Inzu ibizwe mw ibitabo vy'ugusoma abahakora babipanze ku rutonde kugira ngo vyorohereze abaza kubirondera iyo bikugoye kubona igitabo ushaka abahakora barabigufashamwo bakabikuronderera mu rufasoni bwinshi.

Umupira ukoreshwa mu nkino z'amaboko zitwa vuribol ufise irangi ry'ubururu n'iryo umuhondo uwakozwe n'i sosiyete yitwa mikasa yanditswe mu ndome z'isa n'ibararyirabura hejuru arihacafyeho akanyenyeri.

Ikirasi kibitswemwo mudasobwa n'ibindi bijanye navyo, abanyeshuri bajayo gusa mu gihe bashaka gukorera kuri mudasobwa canke bashaka kwiga ibindi vyigwa bijanye n'ikoranabuhanga, kuko bagiyeyo iminsi yose boheza bica ivyo bikoresho kandi ari ibikoresho bizimvye cane.

Inzu abanyeshuri bigiramwo gushushanya bigizwe n'ibikoresho vy'amabara yose bimanitse ku mpome. Ibicapo bacafye bariko biga gushushanya kandi bigafasha abanyeshuri kumenya gutandukanya ibintu n'ibindi.

Akazu kasugumwe keza cane gafise imiryango isa n'ibara ry'ubururu kagabuyemo ivyumba bibiri nukuvuga gashobora kwakira abantu babiri bashaka kwiherera n'icarimwe hacanye n'itararinini ribaboneshereza.

ikirasi kibitsemwo ibitabo harimwo amayetajere meza meza cane atondetswemo ibitabo ku rutonde rwavyo, hakaba n'intebe z'inyegamo n'amameza, umuntu ahejeje kuraba igitabo akeneye ashobora guca yicara akagisoma kugeza ahejeje akongera akagisubiza mu kabati aho cari kiri.

icumba abana b'abahungu biga baba kw ishure bararamwo bagiye mw,ishure bategeranije ibintu vyabo birasanzaye kandi biboneka nabi uwujejwe indero niyaza akabibona araja kubahana kuko baba barabibatoje bakabereka ingene bategerezwa gusiga bapanze neza ibintu vyabo igihe bagiye mw,ishure

Umupira wo gukina mu rukino rw'amaboko rwitwa vollyball ufise amabara y'umuhondo n'ay'ubururu .Ukaba wakorewe mu isosiyete yitwa mikasa yanditswe mu ndome z'ibara ryera n'akanyenyeri hejuru mu ibara ryera.

Ibikinisho abantu bakunda cane bituma bakerebuka bakamenya n'ubwenge. Abavyeyi bakunze ku bibajanamo igihe bari mu biruhuko baronse amanota ameza ku ishure canga igihe bagize amasabukuru amwami nka y'amavuko.

Ikiraso kirimwo ibikoresho abigisha bashobora kwifashisha mu kwigisha abanyeshure mu gukora utuntu n'utundi nkogukora nk'amaji, nko gushushanya kumenya gukora ivyapa no kumenya ku bisiga amarangi avyerekana ico bisigura.

Ikirase kinini cane ciza kibitsemwo ibitabo ku mayetajeli gifise idari giza rirerire ririmwo amatara abonesha neza kubariko barahasomera hari n'intebe z'inyegamo abantu bicara ntibaruhe iyo bariko barasoma ibitabo.

iynzu ibitswemwo ibitabo yitwa bibiriyoteke .Bipanze ku mayetagere menshi cane hari n'intebe nyinshi z'inyegamo n'imeza zifasha abariko barasoma ibitabo bahejeje gusoma barahetse bakabika ibitabo aho babikuye.

Akazu ka sugumwe, kubatse neza cane mu ibikoresho vyiza, gaciyemwo ivyumba bitatu, abantu batatu bashobora kujamwo bakihagarika neza, bahejeje bakaza bagakaraba, hariho n'amazi, hariho n'akantu kabumutsa intoki.

ibirato bisa n'ubururu vyambarwa mu gihe co gukina umupira w'amaguru(football ), papa Eluve yabiguriye Titi kuko arakunda umupira w'amaguru cane ashaka ko arivyo azohora akina yambaye muri iki kiruhuko bagiye gutangura co muci.

Udusashe abanyeshuri ,babo abo mashure y'intango, ayisumbuye ,canke ya kaminuza, bakunze kubikamwo ibikoresho ,turi mu mabara menshi cane ,kandi asa neza ayatukura, ayasa n'umuhondo, ayasa n'icatsi kibisi ,ayubururu ,ayirabura, na yandi.

Eric na cloude bahuriye mw'ibarabara bose bariko bagendesha imodoka umwe isa n'ubururu uwundi nawe isa n'ibara ryirabura ariko ritirabura cane bariko bararamukanya kubera ko bariganye muri kaminuza bose.

Udukaruto twanditseko indome kuva kuri a gushika kuri z abigisha bakoresha mu kwigisha abana mu gusoma indome be n'ayandi majambo birabafasha cane kuko babikora nkaho umengo bariko barakina ariko bagasanga babifashe kumutwe.

Ibitabo vyinshi bipanze ku mukeka usa n'ibara ry'ikiremve, abigisha bashobora kwifashisha mu gihe bariko barategura ivyigwa vyabo canke abanyeshure nabo bakabikoresha mu gihe bariko barasubiramwo ivyigwa bitandukanye bahawe kw'ishure.

Ikaramu y'igiti isongoye neza bakoresheje agakoresho kabigenewe kitwa taye kereyo, ifise ibara ritukura be n'iryirabura bayikoresha iyo bariko bariga kwandika canke gushushanya kuko vyoroshe gufuta ivyo wanditse bitarivyo.

Inzu ibitswemo ibitabo hamwe n'ibindi bikoresho nka mudasobwa, abanyeshuri canke abigisha iyo bariko barondera ibitabo baremerewe kuhicara mpaka bahegeje gukoresha ivyo bitabo hanyuma bakabibika aho babikuye.

Paruwase Butwe yari wubatse ikibuga c'umupira basketball. Gifasha cane cane abantu bahegereye nk'abanyeshuri babone mo ikiruhuko bakunda kuza kuhakinira canke n'abandi bantu bose bakunda umukino wa basketball.

ibikoresho abanyeshuri bakoresha mu kubika amakaye canke impapuro, haba ku ishure canke muhira iwabo, biri mu mabara menshi atandukanye ay'umuhondo, ayatukura ayasa n' icatsi kibisi ay'ubururu n'ayandi.

Inzu ibikwamwo bitabo bita bibriyoteki, bahubatse ama etajeri menshi cane kugira ngo bashobore gukwizaho ibitabo bikenewe, hakoreshwa cane abanyeshuri barangije za kaminuza bariko baragira ubushakashatsi ku vyigwa vyabo bisozera amashure ya kaminuza.

Abanyeshuri b'abahungu batarenza imyaka cumi n'itanu baba mu kanyosha muri karitiya musama ya mbere bari mu kiruhuko c'ici bishize hamwe. Bigishanya gukina umukino wa karate kuko bumvise ko ari umukino mwiza kandi uzimvye iyo ushaka kuwiga utanze amafaranga.

Abanyeshuri b'amashure yisumbuye na za kaminuza bavuka muri komine Mugongomanga .Bahuriye hamwe aho bariko barakora ibikorwa vy'iterambere vyiyo komine yaho nko gufyatura amatafari gusibura amabarabara yasivye .Inyuma yaho baciye bakora urukino rw'umupira w'amaboko basket ball.

Abakozi batatu bo mwishira hamwe ritoza amakori n'amatagisi obr bavuye mu biro vyabo. Bagiye gukorera ku isoko ryo mu ruvumera bajanye n'umushoferi yambaye agapira gatukura bagiye kuraba nimba abakozi bo muri iyo soko batanga neza amakori n'amatagisi.

Ishure rito ryo mu kabondo ifise ibikinisho abana b'imicuko bemenyereza gutangura amashure y'intango bakiniramo vyitwa uruvuma. Hajako umwana w'umwumwe uwundi akamusunika bakaja barakuranwa. Biri mu mabara y'umuhondo nayatukura ibiti biyafashe nabyo bisize amabara y'icatsi be n'ay'umuhondo be nayatukura.

Igiti cirabura hejuru hariko urukiramende ruziritseho akazingi k'ibara ritukura gafatanye n'agatambaro ak'ibara ryera batereramo umupira igihe batsinze umukino w'amaboko witwa basketball.

Abanyeshure bo mu mwaka w'icenda ku ishure ryisumbuye rya rumonge bari mw'isaha yabo ya siporo Ninete na Sensiya bobo ntibakunda kwiruka none bahisemwo umukino wabo wakange vyatumye nabandi bana baca baheba ivyo baza kubarorera.

Igikoresho bakoresha mu gupima ibiro citwa umwunzane, iyo bashaka kuwukoresha bakanda kuri ako kantu gasa n'ibara ritukura, baheza gupima naho bagakanda kuri ako kantu gasa n'ibara ritukura, kugira ngo ntugume uheramwo inguvu.

Ibikoresho vy'ishuri vyiza kandi vyinshi .Abavyeyi ba Do bamuguriye mu kumupeza kuko yatahanye amanota meza mu ishure muri uyu mwaka w'ishure dusozereye b'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kandi ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu.

Ibikoresho abanyeshuri bo mu mashure y'intango bakoresha bariko bariga ivyigwa bitandukanye bigizwe n'amakaramu y'ubururu, ayirabura, ayatukura, amakaramu y'ibiti ,imikasi udukoresho bakoresha mu guca imirongo igororotse n'iyindi y'imizingi ihese yuguruye.

ikirasi giciwemwo imirongo itatu arivyo bita amaranje (rangées), gifise intebe zikozwe mu vyuma hamwe n'imbaho z'ibiti biboneka ko umunyeshuri umwe wese yiyicarana ku ntebe bikorohera umwigisha gukurikirana abanyeshuri kuko aba ababona bose.

Ishusho yigisha abana batoyi ingene bokina umupira w'amaboko cane cane uwo bita basikete bore, hashushanijemwo imirongo ibiri yera umwe ugororotse n'uwundi w'umuzingi uhese wuguruye, hejuru hari akantu k'ibara ry'umutuku gafatanijwe n'akantu k'agafire bashiramwo umupira igihe batsinze.

Umuyobozi w'ishure ry'isumbire rya Rutovu yaguze amakaye menshi cane akwiye abigisha bahakora buri mwigisha azoba afise ikaye y'iwe yandikamo icigo yatanze amasaha yacigishije be n'ibyasigaje kwigisha kugira ngo umwaka uhera.

Ikirasi c'ishure, gifise ikibaho bariko basigamwo ry'irangi c'icatsi, abanyeshure baciye babarungika gukora siporo hanze, kugirango ico kibaho kibe kiruma, irangi ntiribacafurize impuzu zabo n'ibikoresho.

Uburaro bw'abanyeshuri b'abahungu, biga kw'ishure ryisumbuye ryi Bubanza, bugizwe n'ibitanda bigerekeranije, hasi hakaryama babiri, hejuru hakaryama abandi babiri, hashashe n'amashuka asa kuri bose, afise ibara ry'ubururu.

Umugwi w'abakobwa bakina umupira w'amaboko basketball baserukira intara ya Makamba bari mume m'imenyerezo aho bazokina n'umugwi w'abakobwa bakina umupira w'amaboko basketball baserukira intara ya ci ibitoki bazokinira mu ntara ya Gitega.

Abanyagihugu bo muri zone Maramvya bariyubakiye ikibuga c'umupira basketball, mu bikorwa rusange bakora imisi yose ku munsi wa gatandatu, ubu bakaba batakigira ikibazo co kubura aho bakinira imikino y'imipira y'amaboko.

Udukoresho abanyeshure bakunze kubikamwo ibikoresho vyabo igihe bagiye ku ishure baba abo mu mashure y'intango ayisumbuye na za kaminuza tugizwe n'amabara y'umuhondo ayatukura, ayubururu, ayasa n'icatsi ,nayasa n'ibara ryirabura.

Icumba, kibikwamwo mudasobwa, n'ibindi bikoresho, bijanye nazo, kiguma cugaye; uwufise urupfunguruzo, rwayo ni umuntu, umwe gusa, ahugurura iyo abanyeshure, baje kwiga, mudasobwa, canke kuraba, ibindi bintu, vy'ikoranabuhanga.

Kaminuza yigamwo abashaka kuba abapatiri mw'Iseminari nkuru iri Gitega, yubatswe kure cane y'igisagara, Aruno iyo ashaka gutaha muhira iwabo, biramugora kuko agenda gushika aho afatira imodoka, yarushe cane.

Ikirasa cigamwo abanyeshuri 'umwaka wa gatatu bimenyereza gutangura amashure y'intango kirimw imeza zitanu zifise amabara atandukanye ay'ubururu ay icatsi ayatukura ku mpome zaco hari ibyapa byinshi vy'amabara atandukanye.

inzu ibtiswemwo ibitabo bibliyoteke babipanga mu bubati bivanye n'amazina y'ibyo bitabo hari n'intebe n'amameza abantu bashobora kwicara ko mu gihe bariko barasoma ibyo bitabo bahejeje ku bisoma barasubiza mu kibanza babivanyemo kugira ngo abandi bazo bibone biboroheye.

Kwa baroro bavukana ari abana benshi none mama wabo yabakoreshereje ibitanda bigerekeranije bibiri ,babiri bakaryama hasi abandi babiri hejuru ,yabashiriyeho n'intebe n'akameza bashobora kwicara bakigiraho basubiramo ivyirwa vyabo bavanye kw’ishuri.

Inzubabikamwo ibitabo ifise amayetajere menshi cane atondetsemwo ivyo bitabo hari n'amameza n'intebe nziza z'inyegamo abantu bicarako, ariko barasoma ivyo bitabo mu gihe bashaka kubisomera aho nyene batarinze barasohoka hanze.

Abakinyi batanu bagizwe n'abakobwa batatu hamwe n'abahungu babiri baserukira umugwi w'igihugu mu mupira w'amaboko witwa tenis bari mu mwambaro ubaranga ugizwe n'ibara ry'icatsi be niryera be n'ibirato byera n'amashesheti asa n'icatsi.

urutonde ruriko amazina y'ibifungurwa n'ibipimo hamwe n'ibiciro vyavyo, mama Namia azokwakiriza abantu baje ku munsi mukuru wo kwigina intsinzi y'umwana wiwe arangije amashuri ya kaminuza krodia.

Ibirasi vyishire ritoya ryo mukinanira ni vyiza cane birimwo intebe ziringaniye abanyeshuri bashobora kwicaramwo batavunitse ntiziri hejuru, kandi ntiziri hasi rifise idali ryiza rifise n'utuntu dutanga umuyaga mu gihe hari ubushuhe.

Inyubako y'ubushikiranganji bw'ikigega ca reta nini cane igerekeranije inshuro zitanu ifise ivyumba vyinshi cane ivyo bigatuma abaje kuhasaba amajambo batamenya icumba bari bujemu kirimwo ubuyobozi bakeneye.

Ubwoko bw'akazuka si ugumwe ha kenshi dukunze gusanga mu bisagara canke ku bantu bafise ubushobozi bw'amafaranga menshi, kuko ibikoreyeshobe n'ukuvyubaka bisaba u buryo n'amafaranga menshi bigatuma atari uwo ari we wese ashoboye kukwubaka.

Inzu zibikwamwo ibitabo bibrioteki irimwo amayetajele menshi cane afasha mu kubika neza ivyo bitabo bakurikije urutonde hari n'umuntu ahakora afasha abaje kurondera igitabo akabaha igitabo bakiyandika be n'izina ry'igitabo batwaye.

Ikirasi kirimwo intebe nziza zikozwe mu vyuma no mu mbaho z'ibiti ariko zegeranye cane bituma umwigisha adashobora gucamo neza ngo arabe abanyeshuri bariko barakurikira ivyirwa canke abandi boba bafashwe n'itiro hari n'urumuri rukaze cane rubabaza abanyeshuri mu maso igihe bariko barasoma.

Umupira w'amaguru football ariko udakomeye cane ukoreshwa n'abana bato bimenyereza gukina umupira w'amaguru uteretse hagati mu vyatsi ufise ibara ry'umuhondo, ry'icatsi kibisi, iry'ubururu n'iryirabura.

Ikaritiye ibamwo intwazangabo nyinshi z'igihugu yubatse neza igengwa n'umutekano mwinshi ikikujwe n'ibiti vyiza vyiza bibarinda izuba bikabaha n'akayaga, hari n'ikibuga kibafasha gukina umupira w'amaboko basket boro.

Akazu ka s'urwumwe gasa neza cane, gafise imiryango isa n'ubururu, gaciyemwo ivyumba bibiri, icumba kimwe kigakoreshwa n'abagore n'abakobwa, ikindi na co abahungu n'abagabo, hejuru hakaba itara, rimurika neza cane.

Umurwi nserukira Gihugu mu mupira w'amaboko basketeball bari mu myimenyerezo aho bariko bitegurira kuja guserukira uburundi iburaya mu gihugu c'ubudage .Bumvise ko muri ico gihugu bazi gukina cane umupira w'amaboko basket ball none nabo bariteguriye cane ayo mahiganwa.

Jowani yariko arakora imyimenyerezo umwigisha yamuhaye ngo akorere muhira iwabo none mama wiwe yamuhamagaye ngwaze kunwa icayi yaciye abisiga ku meza vyose ivyo yariko arakoresha bigizwe n'ikaramu isa n'ubururu akantu bakoresha mu guharura hamwe nako abikamwo amakaramu n'ikaye yariko arandikamwo.

Agakoresho, abubatsi bakunze, gukoresha, mu gusiga irangi, kitwa uburoso; iyo bariko barasiga hasi, bagakoresha, uko nyene; iyo bageze, gusiga hejuru, ku mpome ziri hejuru, baca bashirako igiti, bakunga, kugira bashobore, kuhagera neza.

Inzu ibikwamw'ibitabo yitwa biblioteki ifise amayetagere menshi cane atondetse kwivyo bitabo abanyeshuri canke abigisha babikoresha mu gihe bariko bariga canke abandi bantu barikora barakora ubushakashatsi ku vyigwa vyabo.

Irene ni umukozi akora ku ibitaro vya Rumonge mu gisata gipima ingwara muri raburatwari yambaye itabuliya bagenzi biwe biganye mu mashuri ya kaminuza baje kumuramutsa aho bamusanze ku murimo akora kandi yanezerewe cane.

Mika n'umukozi akora kwa muganga mu gisata co gupima ingwara ariko yandika mu gitabo urutonde rw'abantu baje kwipimisha ingwara y'igituntu uyu munsi kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ruheshi kugira ngo bamenye abantu bagendana iyo ngwara y'igituntu kuko iragisibije.

Icumba bapimiramwo indwara labolatoire kirimwo amabombo menshi kugira ngo bashobore kuguma barakara babirinda imyanda harimwo n'udutebe twinshi bashobora kwicara ko mu gihe bariko barapima izo ndwara barindiriye inyisho.

Abakozi bakora mu gisata co gupima indwara laboratwari bararuha cane kuko hejuru y'u gupima indwara bategezweno kwandika urutonde bw'abo bapimye buri munsi n'indwara babasanzemo kugira ngo bamenye n'imba ari kiza canke ari uburwayi busanzwe.

Uducupa bakoresha kwa muganga mu gisata ca raboratware mugihe co gupima indwara, badukoresha mu gushiramwo amaraso canke imikoyo y'abagwayi, kugira ngo bashobore kubona neza uburwayi bafise mu mibiri yabo.

agakoresho bakoresha iyo bariko barafatanya ibintu gafise uburembo kitwa papiyekora, gakoreshwa ahantu henshi cane haba mu mashuri iyo bariko baramanika ivyapa biriko amashusho canke ku badandaza iyo bariko barafunyika ibidandazwa bahaye abakiriya.

Krovise na Olivye barangije amashure yabo ya kaminuza, mu gisata co gupima ingwara ,labolatware, none bamaze iminsi bariko barimenyereza ibijanye no gupima ingwara ku ibitaro vyitiriwe, umwami rudoviko rwa gasore, bari kumwe n'umwigisha abibafasha.

Abanyeshuri biga muri kaminuza y'i Mwaro mu gisata c'ugupima indwara, bari mu myimenyerezo ku bitaro bikuru vy'intara ya Muramvya mu gisata ca raboratware, aho buri mugoroba bafata igitabo bakandika urutonde rw'indwara umwe wese yapimye.

Icumba abanyeshure baryamamwo biga baba kw'ishure kigizwe n'ibitanda bine bigerekeranije, bishobora kuryamako abanyeshuri cumi na batandatu. Muri ico cumba hari akameza n'intebe abanyeshure bashobora kwifashisha mu gihe bariko barasubiramwo ivyigwa.

Cloé na bagenzi we, bahejeje amashuri ya kaminuza mu gisata co gupima indwara, bari ku bitaro vyitiriwe Umuganwa Karori, aho bariko barimenyereza ivyo gupima indwara. Bari kumwe n'abaganga b'inzobere murico gisata, babereka ingene babikora.

Uducupa dukoreshwa kwa muganga kwitwa udutibe muri labolatuali iyo bashaka gupima amaraso y'umuntu canke umukoyo wiwe ngo barabemwo n'imba tangwarabita mayimfeksiyo arimwo canke nkazamarariya.

Menedora n'umukozi akora kwa muganga mu gisata cu gupima ingwara Raboratware ariko yandika mwikaye urutonde rw'abagwayi bose bipimishije ingwara za malariya kuri uyu munsi w'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu ruheshi.

Ayishya ni umukozi akora kwa muganga mu gisata co gupima ingwara, biramuruhisha cane kuko buri munsi iyo yakoze ategerezwa gukora urutonde rw'abagwayi yapimye, n'ingwara yabatoye kugira ngo bamenye nimba hariho ikiza cateye mu bantu.

Landre na Herve mu mashure yabo yisumbuye bakurikiranye ivyo gupima indwara none bamaze iminsi bariko bari imenyereza ivyakazi ku ivuriro ryitiriwe umwami Rudoviko Rwagasore riri mw'irohero bari kumwe n'umwigisha wabo babi bafashamwo yambaye itaburiya rero.

Bera na brandine bakora kwa muganga mu gisata c' gupima ingwara ni abakozi beza cane babikorana umwete mwinshi bari ko barasoma amazina y'abarwayi ku bipimo bagiye barabakorera kugira ngo ntibaje kwitiranya abarwayi ngo babahe inyishu zitajanye n'ivyo babasanzemo.

Igikoresho bakoresha mu gusohora ivyanditse muri mudasobwa canke muri terefone zigendanwa, canke n'aho bakabikoresha mu gufotora ivyanditse ku rupapuro, mu gihe ushaka ko biza ari byinshi, kandi bigasa neza na neza n'ivyambere.

Severe na Piyere bize mu mashure yabo yisumbuye ivyo gupima ingwara none bari mu bihe c'ukwimenyereza, barikumwe n'umwigisha wabo yambaye itaburiya yera, mu misi iza nabo bazoba batanguye akazi kuko barabikunda kandi barabizi cane.

Abaganga bakora mu gisata co gupima ingwara bagizwe n'abagabo n'abagore imisore n'inkumi .Bamaze iminsi bariko bakarize ubwenge ku bijanye no gupima ingwara zibiza bongera babigisha gukoresha ivyuma bigezweho mu gupima ingwara zitandukanye.

Amakaye umuyobozi w'ishure ritoya ryo mu kiganza yaguriye abanyeshuri bantaho nikora bafise ikibazo co kutaronka ibikoresho mu gihe amashuri atanguye yasavye umwigisha gukora urutonde rwa burimwana akeneye ivyo bikoresho.

Jerodi ari mu mwaka wa nyuma wa kaminuza, ariko abifatanya no kwandika igitabo kugira ngo ivyirwa biheze azoce asoma igitabo yihuta. Buri gihe, iyo umwigisha ataje mw'ishure acaja muri bibliyoteke kuraba ibitabo bijanye n'ivyo arik'arandika.

akabati kanini cane kandi kare kare gaciwemwo imice myinshi ibitswemwo ibitabo abanyeshuri bo mu mashure y'intango bakenera vy'ubwoko bwose canke abagisha bakoresha mu gihe bariko baratanga ivyigwa vyabo.

Ibikoresho bakunze kubikamwo ibitabo canke impapuro, vyitwa porote dokima, bikunzwe gukoreshwa n'abanyeshuri bo muri za Kaminuza, bifise amabara y'ubururu, ay'icatsi kibisi, ayasa n'umuhondo, ayiroze, ayirabura, ayatukura.

Ibikoresho abanyeshure bashobora gukoresha b'amashure y'intango igihe bariko barandika canke biga gushushanya ibintu no kubisiga amarangi yavyo umukasi bashobora gukoresha mu kwiga gukata ibintu hamwe n'akantu bashobora gufutisha iyo banditse canke bagashushanya ivyo batashaka.

Matisi ari wenyine mu kibuga aho bahora bakinira n'abandi bana kw ishure .Yambaye umwambaro w'ishure ugizwe n'ikabutura yirabura ishati yera n'ikaravati yirabura n'ikirato cirabura n'amashesheti yera inyuma y'iwe hari ibikinisho bita uruvuma.

Ingoma bavuza iyo umwigisha w'umwaka wa mbere ariko arigisha abanyeshure kuririmba, ashaka ngo ntibasamare, arayivuza cane ikabaryohera igatuma bagira umwete wo gusubiramwo indirimbo ariko arabigisha kandi bakazifata vuba.

Ikibanza abana b'imicuko bakiniramo kigizwe n'ibikinisho Vy'ubwoko bwinshi n'amabara atandukanye y'ubwoko bwose ababyeyi n'abana barahakunda kubera ko bituma abana bahakura ubumenyi butari buke.

Agapira gato ya k'ikizungu kitwa aka denesi gakunzwe gukoreshwa n'abana b'abakobwa iyo bariko barakina bakadunda hasi bakaja barakanyuza mu hagati mu maguru yabo uwo gakorokanye akaba atsinzwe kagizwe n'ibara risa n'umuhondo gaciyemwo uturongo twera.

Icupa rya arufereda azohora twaramo amazi ku ishure yitwa gurde mama wiwe yamuguriye yamusavye ko yamugurira irisa niroze kuko ariryo ryerekana ibara ry'abakobwa arakunda cane amabara y'igitsinagore.

Ikibanza gitunganije neza cane kirimwo ibikinisho abana bashora gukinisha mu gihe bariko barinezereza nk'igihe bakoze amasabukuru y'amavuko canke igihe abavyeyi bashatse kubashimira bakoze neza kw'ishuri, ariko guhinjira bisaba amafaranga.

Ibikinisho abana bo mu mashuri y'intango bimenyereza amashuri bashobora gukoresha mu kwiga amarangi y'ibintu canke kumenya kwandika indome no kuzisoma. Akarorero nka Z, Y,K, J, C, O.

Inyubako nziza cane rigerekeranye inshiro zibiri isakaje amabati meza akomeye y'ibara ritukura hasi bahashize ibikoresho abana b'imicuko bashobora kukinisha hashashe n'itapiri nini ryiza ry'amabara menshi ayatukura ayasa n'ubururu ayasa n'umuhondo nay'irabura.

Ikibanza ciza kiri n'ibikinisho abana bakunda cane cane igihe bagize amasabukuru y'amavuko canke abavyeyi bakabajana igihe baronsi amanota meza ku ishuri. Mu ntumbero yo kubashimira ariko aho hantu harazimvye babwiriza gutanga amafaranga mu gihe binjiyeyo.

Ikirago, abana bigirako, kwicara no kwavura, kuko kiriko, amashusho, n'ibindi bishushanyo, vyinshi, bibonekera neza abana, bigatuma, baguma bashaka kuhicara, bagendagenda, kugira ngo, babishikire vyose, babitabagure, barabe ibirimwo, imbere.

Ishure ry'intango ryo mu Kanyosha, rifise aho abana batoya bimenyerereza amashure, bita materenere, heza cane hateguye ku buryo bwa none, hafise ibikinisho vyinshi kandi vyiza vy'amabara yose, bituma umwana atangura kumenya gutandukanya amabara.

Abanyeshure bo mumwaka wa gatanu kw'ishure ritoya rya Dinyite, bari mu migwi bariko bakora ivyigwa mwigisha yabasigiye, bigabuyemo abanyeshuri batandatu batandatu, kugira ngo bije kuborohera gukorera hamwe, aho umunyeshuri umwe wese ategerezwa gutanga uruhara rwiwe, kugira yereka mwigisha inguvu yashizemwo.

Ishuri ritoya ryitirwe Umweranda Inyansi riri mu Kabondo ni ryo shure ryabaye irya mbere mu gihugu cyose cu Burundi mu bijanye n'isuku be no ku mu kumenyesha abanyeshuri benshi hamwe no gukingira ibidukikije.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umutima mweranda riri Bujumbura ku mutanga rifise uruzitiro rurerure cyane ryubakishije amatafari ahiye nisima rukagira amadirisha y'ubururu hejuru kuri nyaruzitiro hari icapa kinini kiriranga.

Ishure ritoya ryo mu Kiyagayaga ritwagwa n'ababikira bene Mukama, ryubatse neza cane. Inyubako yaryo irakomeye igizwe n'amatafara ahiye n'isima, rifise intingi hanze mu kibambazi zisize amabara y'ubururu, zikagira amadirisha n'ibishimaryango bisize amabara yera.

Ikirase ciza cane kirimwo ibikoresho bikwiye, hamwe n'intebe zifise amarangi abana b'umwaka wa mbere bakunda cane. Ay'ubururu, ay'umuhondo ay' icatsi kibisi. Gifise n'ikibaho cirabura n'imeza, n'intebe y'inyegamo vy'umwigisha.

Jozuwe ni umwana w'inshirabwenge cane yiga mu mwaka wa kane mu mashure y'intango .Buri gihe yashyise ku ishure umwigisha ataraza ngo atangure kubigisha abarafata ikaye yiwe n'ibitabo hakaba arasubiramwo ivyirwa.

Kwishure ry'intango rya Giteranyi baragaburira abanyeshure sasita. None abanyeshuri rb'umwaka wa gatatu bumvisa amasaha yo gufungura ageze bacafata ibikoresho vyabo birimo dusakoshi baheka mu mugongo bagenda barirukanga cane aho basanzwe barira kubgira abajyabapfu bavu vuba u bumva inzara nyinshi.

Melani numu mama w'abana babiri umwe aramuhetse amaze ikiringo c'umwaka avutse uwundi na we yiga mu mwaka wa kane mu mashure y'intango yaragiye kumutora kw'ishure asanga amasaha yo gutaha ntaragera acaba arasoma indome zanditse ku kibaho cy'iryo shure.

Inzu batekeramwo imfungurwa abanyeshure bafungura bari kw'ishure igikoni canke kiceni kigizwe n'utudirisha twinshi cane dushobora guha akayaga abantu bari mbere mu nzu bariko barateka kuko habashushe cane.

Icapa gishushanije ko ibikoresho vyo mu gikoni bigizwe n'icupa bashiramo icayi cani umusururu gitwa teremosi, umudahara bakoresha mu gucumba umutsima ari wo bita umwuko, ibiyiko bakoresha mu gufungura, umukubuzo bakoresha mu gukubura no kuvanaho imyanda.

Ibarabara ry'ivu rinini cane mu mbavu rishobora gucamwo imodoka zine zibangabanganye. Abantu bahaba baregeranije amafaranga baca basaba leta y'Uburundi ko yobafasha gukora iryo barabara rikaba ryiza cane.

Ikirasi kirimwo amameza n'intebe z'inyegamo bita amasheze abanyeshuri bicara ari babiri babiri ariko ico kirasa nikibona neza biragora ko abanyeshuri bashobora gusoma ivyanditse ku rubahu iyo umwigisha ariko arigisha.

Ishure ritoya rya Kiyagayaga rifise ikibuga kinini cane kiri nivu nutwatsi duke duke harimo n'abanyeshuri babiri umukobwa n'umuhungu bavukana bitwa jimi na joserine batashe, rifise n'akazu ka sugumwe gafise imiryango n'amadirisha asa n'ubururu.

Isakoshi, nziza cane, kandi ikomeye, abavyeyi ba Bazoro, bamuguriye; kuko, azotwara ibikoresho, vyinshi cane, muri uyu mwaka w'ishuhure, agiye gutangura, w'ibihumbi bibiri, na mirongo ibiri, na gatandatu; ushira ibihumbi, bibiri na mirongo ibiri, n'indwi; azoja mu mwaka wa gatandatu.

Dekla yatanguye ishure none ibikoresho vy'iwe yabihaye umwigisha w'iwe ngo abimubikire kugira ngo abandi bana bigana batazovyonona, bigizwe n'umukasi, amakaramu y'ugushushanya hamwe n'ibindi.

Udukoresho abanyeshure bakoresha iyo bariko barafuta igihe banditse ibintu bagasanga bihenze akenshi utwo dukoresha tujana n'amakaramu bakunze kwita amakaramu y'ibiti utwo dukoresho akenshi udusanga turi mw'ibara ryera.

Ikibuga kiri muri kalitsiye indusiriyere gisa nabi kirimwo ivyatsi bidatunganijwe neza mu mbavu zaco hari inzu ishaje hirya naho hari uruzitiro rwubatswe n'amabuye hari n'ibiti birebire bikingiriye urwo ruzitiro.

Igihome kirekire gishobora kuba arico ishure y'intango cubakishije amatafari ahiye n'isima kiriko umurongo w'ibara ryera hamanitseho igipapuro gishushanije ko ikiganza n'intoki hamwe n'amazina y'intoki.

Ishure ritoya rya mishali kanje rifise ibirase vyiza vyiza cane bigizwe n'intebe zikomeye zikozwe mu vyuma no mu mbaho z'ibiti rifise ibibaho bisa n'icatsi bifise n'ibindi bikoresho vyiza cane bibereye ijisha.

Ibirasi vy'amashure y'intango biba birimwo intebe zipanze neza hagati bagiye barasigamwo umwanya kugira ngo umwigisha ashobore kuja arahaca neza arabako ata abanyeshure ariko barasamara canka iyo basinziriye.

Ikirase kiriwo intebe zikozwe mu byuma hamwe n'umumbaho z'ibiti zifise irangi irisa n'icatsi hamwe n'izisa n'umuhondo n'ivy'ibara ritukura rikagira ibishima ryango bisize irangi risa n'icatsi rikagira n'idari ry'ibara ryera.

icumba abigisha barindiriramwo igihe amasaha yabo yo kuja gutanga icigwa ataragera , canke bakaba barakosora ibibazo batanze mu mashuri , canke naho bakaba barategura ivyo baja kwigisha igihe amasaha yabo ageze.

Ibirase vy'ishuri rya indepandante biteguye neza cane amadirisha yavyo afise amarido ku mpome hamanitse isaha abanyeshurire n'umwigisha bashobora ko kurabirako aho ibihe bigeze intebe zavyo nintebe z'inyegamo umunyeshuri umwe wese ariyicarana.

Ishure ry'intango ryitiriwe umweranda inyasi riri mu kinindo, rifise ibirase vyiza vyiza cane biri mw'intebe zisa n'umuhondo n'imeza nziza, ibitabo vyishi bipanze neza, ibishushanyo biri ku mpome, n'amatara meza aboneshereza neza abanyeshuri.

Icapa gicafyeko umwigisha w'umugore n'abanyeshuri bari mu ishure bariko barakurikira ibyo abigisha cigisha abana ukuntu bakwiye kwifata mu ishure imbere y'umwigisha igihe rikarabigisha bategereza kumukurikira bakumvirizi by'ababwiryi.

Ishure ry'intango ryo mu kabondo ni ryiza cane ,ryubatswe n'amatafara ahiye ,n'isima ,risakajwe n'amabati akomeye cane ,rifis'ibibuga vy'imipira y'amaboko vyinshi ,mbere n'abayobozi bo m'ubushikiranganji bw'indero ba bagendeye ,bambaye umwambaro ubaranga n'udupira twirabura.

Isakoshi nziza cane kandi ikomeye Alex bamuguriye ngo azojane ku ishuri mu mwaka w'ishuri ugiye gutangura w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu yanezerewe cane kuko iyo yahorana yari ishaje.

Alia na bagenzi biwe biga mu mwaka wa gatatu w'amashure y'intango buri gihe iyo batashe bampa bahita bararunguruka mu madirisha y'abanyeshuri biga imbere yabo mu mwaka wa kane basoma urusaku bw'ivyo biga.

Icapa gishushanije ko ibikoresho vyo mu gikoni. Abigisha bakoresha mu kwigisha abana bo mashure y'intango .Bigizwe n'icupa bashobora gushiramwo icayi ca nke umusururu bikaguma bishushe vyitwa teremus, umudahara bashobora gucumbisha umutsima ari wo bita umwuko hamwe n'ibindi.

Abanyeshuri b'umwaka wa gatandatu kw'ishuri ritoya ryo mu minago badatahura icigwa c'ibiharuro umwigisha wabo yabagumije kw'ishure kugira ngo aje kubasobanurira neza ico cigwa bazogitore mu gihe c'ikibazo ca leta.

Ishure ry'intango ryo mu marambya rigizwe n'ibikarase vyinshi cane bisakajwe n'amabati igice kimwe ashaje ikindi na co mashasha gifise abanyeshure benshi cane gifise n'ikibuga kinini cane abanyeshure bashobora gukiniramwo imikino itandukanye.

Isire ritoya rya internasionali y'bujumbura rifise ibirase vyiza cane birimwo intebe nziza zigizwe n'ivyuma n'imbaho nziza z'ibiti hasi hateye amakaro buri mwigisha afise mudasobwa imufasha gutegura ivyigwa.

Ishure ritoya ryo mumarambya rifise icivugo kimanitse ahantu abanyeshure bose bashikira baje ku ishure babwirizwa kugira indero ,ubwitonzi kudacererwa ku ishure ,kuba imvugakuri ,kugira isuku n'ibindi.

ishure rito yajya mu rutegama n'ishure ry'ubibaswe kera cane amarangi yaryo amaze gukuburuka imbere y'ibirase hateye amashurwe magufi magufi ku mpera z'ikibuga naho bahateye akarima k'igikoni karazitiye n'ibiti ariko imboga ntiziratangura kuboneka

tomiya na alisiya ni abana bakundana cane, baranabana hagufi yabo muhira, bafise imyembe y'ibitunge mu ntoki zabo, bariko bakina umukino w'amabuye mato mato cane witwa gukobeka.

Ishure ritoya rya rutwenzi rifise kandagirukarabe barishizeho kubwira ngo bashishikarize abanyeshure ku karaba kenshi mu ntumbero yo kwirinda indwara zibiza canke izindi ndwara zifatira mu isuku rike.

Uruhome rugufiya rwubakishije amabuye n'isima kugira ngo rukinge inkukura rwongere rukingire inzu yubatse iruhande ntizosenyugwe n'amazi y'imvura hasa neza cane hateye utwatsi duto duto dusharije aho hantu

Ishure ritoya rya kaganza ,rifise ibirasi bitondetse neza ku murongo ,bifise imiryango n'amadirisha ,risize irangi ry'ubururu ,bikagira n'irangi ryera ku bishimaryango, Amabati yaryo asa n'ubururu ,ariko nta ruzitiro rw'ishure ruhari.

Ishure ritoya ryo mu gasasa rigizwe n'inyubako ndende cane irimwo ibirase vyinshi cane ,isakajwe n'amabati yera ariko atanguye kugwa ingese ,ifise uruzitiro rutubakishije mu matafari canke amabuye ariko rukozwe n'uduti twitwa iminyari.

Nayera, umwigisha wiwe yamutumye ibikoresho bakoresha mu kwiga ibiharuro bita bwate matematikari. Papa wiwe yabimuguriye, none yabanje kuvanamwo vyose, arabe ko bikwiye, bigizwe: n'uducamurongo, amakaramu y'ibiti asongoye, ako bahanagurisha kitwa gome, n'ibindi.

Ishure ritoya, ryo mu Buyenzi, rifise ikibuga, kinini cane, gitembamwo amazi y'imvura, igihe yaguye, ari nyinshi; hagati, hashinze amabendera, abiri; rimwe ry'igihugu c'Uburundi, n'irindi, rya afrika yo mu buseruko; iruhande y'aho, uhasanga abana, bariko barakina, umupira.

dor ine amazimisi agwaye none uyu munsi yazindutse kwa muganga aja kwivuza ku iguriro rimwegereye hafi yo muhiri wabo bamupimye ibipimo by'amaraso ibipimo by'umukoyo ibipimo bya malariya kubgira abarabe ikintu kiguma k'imutera ingwara

Marita agiye gutora umwana wiwe kw'ishure, yiga m'umwaka wa gatatu mu mashure y'intango, ahetse n'uwundi mwana wiwe w'umuhungu w'amezi umunani, none asanze bataragera gutaha, aciye aba arasoma indome zanditse ku kibaho hanze.

Igitabo cibiharuro co 'mu mwaka wa kane . Umunyeshuri wese yiga mu ishure ya leta afise. Reta yu Burundi yashizemo ak'igoro kenshi kugira ngo buri munyeshure ahari hose ashobore kuronka ico gitabo kimufashe kwiga neza iciko cibiharuro.

Ishure ryisunbuye rya Musema n'ishure rikukira ishengero ry'aba katolika .Rifise ikibuga kinini cane rifise n'aho barima ikibuga caryo gicakira n'inkino y'umupira w'amaboko witwa handball. Abanyeshuri baho barabukunda cane kuko bafise ikibuga ciza co gukukinira.

abanyeshuri bo ku ishure ry'intango rya gishihe bo mu mwaka wa gatatu bahejeje kujya injya zo ku mutaga none irene aciye afata isororibaririyemu agiye ku yoz mu gihe poro na erik na krode bob atacube babwiye

Ibirasa vyinshi leta yaryo mu kijima ntiimeze neza amabati yayo asakaye nabi ashara no guteza isanganya abanyeshuri intebe zayo ni inyegamo ariko n'inkeya ntizikwira abanyeshuri hari n'imezi imwe.

Arana azona iyo amasaha yo gutaha ageze baca bafata n'ingoga na n'ingoga amasakoshi yabo bakayaheka bakagenda bihuta cane kugirango ngo babe aba mbere gushika muhira iwabu barye n'ingoga bace baryama baruhuke.

Abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri kw'ishuri aritoya ryitiriwe ikiyaga Tanganyika bafise ibikoresho vy'amabara menshi akeye atandukanye bibafasha kumenya ubwoko bw'amabara: ayatukura, ayasa n'umuhondo, ayasa n'icatsi kibisi, ayasa n'ubururu.

Hetane na Ayera bavuye kw'ishure kw'izuba ryinshi ryo ku mutaga Hetan yambaye umupira aja awuzanye ku rutugu inyuma y'isakoshi irimwo ibikoresho bashitse muhira basanga barahishije none barabaruriye indyo kugira ngo barye hama babone kuruhuka.

Ishusho rimanitse ku gihome c'ishure c'umwaka wa kabiri mu mashure y'intango cerekana ubwoko bw'impuzu butandukanye n'amazina yabwo hano tubona nk'amasutiye, amashesheti, inkofero z'abadamu, amakanju y'abana ,uduhuzu tw'inyegera mu biri n'izindi.

Inkono, zitwa "Muvero", zikunzwe gukoreshwa, ku mashure, mu guteka imfungurwa, z'abanyeshure; ni nini cane, zirakomeye, zitekwamwo indya nyinshi cane, zishobora gukwira, abanyeshure baba biga, kuri iryo shure bose.

Igicapo gishushanijeko ibintu kimanitse ahantu abanyeshuri bose biga kuri iryo shure bashobora gusoma, kiriko imipira yo gukina, intebe zo kwicara z'inyegamo, igiti, ikaramu yo kwandika, igitabo hamwe n'agacamurongo.

Amakaramu y'ibiti menshi cane asa n'ubururu asongoye neza mama wa Azoro yabaguriye bazokoresha be n'abandi bana bose bavukana muri iki gice ca gatatu kirangiza umwaka w'ishuri, yababwiye yuko adashaka kongera gusubira kubagurira ikaramu y'igiti umwaka w'ishure utarangiye.

Ishure ry'intango rya vumbi rifise amabati ashaje cane yaguye ingese rifise kandi n'ikibazo c'ibura ry'amazi ibirase babishize ko amatiyo ajana amazi y'imvura mu kigega kugira ngo bazoje barabona ayo gukoresha igihe cose bayakeneye.

Ishure ritoya ryitiriwe umweranda Poro rifise ibirasi vyiza cane birimwo intebe zikomeye zigizwe n'ivyuma n'imbaho z'ibiti, rifise n'idari hejuru ry'ibara ryera rishobora gutanga umuco, abanyeshuri baba bicaye neza batagungana.

Ishure ry'intango ryitiriwe umweranda Etiyene ryo mwi Rohero ifise inyubakwa igeretse kabiri . Hariho n'imihora ibita koridoro ifasha abigisha n'abanyeshuri kuva mw'igorofa baja muyindi. Hasi hateye amakaro mu mpande naho hashinze ivyuma twita ngo amatiyo abafasha kumanuka neza kugira ntibagira amasanganya mu gihe baduga canke bamanuka mu kindi kirasi.

Karuve agiye gutangura umwaka wa mbere w'amashuje y'intango, none mama wiya amuguriye ibikoresho vyinshi cane vyiza bigizwe n'i sakoshe yirabura igikombe co kunywa amazi citwa gurude amakaramu y'amarangi yose, hamwe n'imikasi y'ugukata ibintu kw'ishuji bazobigisha harimwo n'amagome yougufuta mu gihe yanditse ibitari ngombwa.

Ishure ritoye ritwarwa n'abapikira b'abakarik ita ri ri mu Rutana, ryubatse neza cane mukibambazi caryo ku ruhome hari agasandugu bashiramo amabanga, imbere y'inzu hari biti biteyeho bisa neza cane birinda inkukura.

Inyubako y'ishuri ritoya ryamusinzira igizwe n'inzu zikerekeranije zibiri etaje baciye bahubaka amayesikariye meza akomeye yorohereza abanyeshuri n'abarezi kuva kw'igorofa rimwe baja ku rindi.

Ikirasa cigamwo 'abanyeshuri b'umwaka wa gatanu mu mashure y'intango gisizisima hasi kirimwe intebu munani gifise imiryango n'amadiriri shagizwe n'amabara y'ubururu n'igihome cirabura abanyeshuri ibakoresha barikubariga gusoma n'ukwandika.

Ishure itoya rya Ntega rifise ikibazo co kutagira amazi ku ishuri none buri kirasi gifise imiringo itego amazi y'imvura k'iyajana mu kigega kihari cirabura kinini cane k'ijamo maritiro arenga ibihumbe bitanu.

Udukoresho bakoresha mu gufuta bita amagome mu gihe bariko bandikisha amakaramu y'ibiti, Amazoro yatuguriye Sage na Muzungu kuko nibo bafise ikibazo co kutamenya kwandika neza, ashaka ko kino kiruhuko kizohera bamenye kwandika bakazosubira ku ishure bitakiri ikibazo.

Ishuri ry'intango ryitiriwe mweranda batista bifise ibirasi vyinshi cane rifise amaranga y'ubururu na yera rifise hanze hasakaye hatuma abariko baraha ca batanya agirwa canke ngo izuba ribababaze.

Ishuri ritoya ryitiriwe umweranda vensa, ryubatswe n'inyubako nini cane ndende igeretswe inshuro zibiri, rifise amarangi ku madirisha no ku miryango asa n'ubwatsi rubisi, bifise igiti hanze abanyeshuri bugamwamwo akazuba, bifise n'ibikinisho abanyeshuri bashobora gukiniraho hamwe n'idarapo ryama ridugije.

Ikirase, kirimwo intebe, umunani, z'ibirongorongo, zipanze mu mirongo ibiri; hagati yazo, hari umwanya, umwigisha acamwo, ariko araraba, abanyeshuri, ko bariko barakurikirana, ivyigwa neza; hari n'akabati, n'imeza y'umwigisha, ashirako ibikoresho, ariko arakoresha, mu kwigisha.

Ishure rito yarye mu buyenzi rifise ikibuga kinini cane hagati hashinze amadarapo abiri iry'igihugu c'uburundi n'iryafrika y'ubuseruko hari n'umunyeshuri yegamiye idarapo rya afrika y'ubuseruko abandi nabo ariko barakina umupira bambaye umwambaro w'ishure.

Ikirase gishaje cane gifise amarangi yatangiye kuvunguka .Gifise ikibaho gishaje irangi y irabura ririko rirahera kuburyo banditse ko amajambo canke ibiharuro abanyeshuri batoshobora kubisoma neza kirimo n'intebe zipanze nabi na zonyene zishaje.

Ikibambazi c'ishishure ritoya ryo ku Mpanda gisakaye neza cane hejuru gifise nidari mu mpande gifise inkingi zishigikiye risize amabara y'ubururu na yera hari n'amatara acanye kugira ngo abantu bashobora kubona neza ntibarwe.

Ibirasa vy'ishuri ritoya rya Busaga ni binini cane birimw'intebe nyinshi z'ibiti ariko ziriko zirasaza .Rifise amadirisha maremare atanga kayaga gakwiye ku banyeshuri idari ryayo rirera rikafasha amatara yaho gutanga umuco ukwiye ku banyeshuri.

Ishure ry'intango rya mu Mwange rifise ikibazo co kubura amazi baciye bashira ko imiringoti kuri buri kirase atwara amazi y'imvura mu kigega kinini kihari cubakiye gisa niba ryirabura k'ijamwo amaritiro arenga ibihumbi cumi ari nayo bakoresha mu bikorwa bikeneye amazi aho kuri iryo shure.

liyoneri yaduhutse muhiri wabo mu cibitoki kuramukanya yagiye n'imodoka y'iwe yirabura yayihagaritse kwirembo. Imbere yayo hateye ibigori n'ibiharage kandi bireze nagera kumanuka baja kumutse bamera ibigori agenda bijanye.

Eriere bamuguriye iyindi sakoshi shasha yo gutwaramwo ibikoresho kuko iyo yahorana yari yaraheze yayitabuye n'ibigirankana ngo abandi bana baramutwenga ngo si sakoshi igezweho yaragize iminsi asagirije papa wiwe amubujije amahoro ngo atamuguriye isakoshi shasha.

Ikirase kirimwo ikibaho gitoya cirabura canditse ko ivyirwa abanyeshure umwaka wa kabiri mu mashure y'intango bamye bariga cari icirwa c'icongereza aho bamye bariga ibice bigize umutwe w'umuntu amaso, umunwa, amatwi, ururimi, hamwe n'akamaro ka buri gihimba cose.

Kw’ishure ritoya ryo mu kinama uhasanga ku mpome zaryo zo hanze ivyapa biri k’amashusho abanyeshuri bakoresha mu gihe bariko bariga mw’ishure canke ku bindi bintu bikorerwa ngaho kuri iryo shure biri mu mabara menshi.

Aho badandaza impuzu z'abagabo n'iz'abagore zisa neza cane, ariko ziziyimvye. Zigizwe: n'amakoti yirabura y'abagabo, n'ibirato vyirabura vyiza vy'abagabo, ikoti y'abagore nziza cane, ishati y'abagabo yera, ikaruvati yirabura, n'amashesheti yera.

Ishure ry'intangur iri MatanA ritwagwa n'ishengero ry'abangirikani ryubase neza cane rifise n'inyubako y'etaje ikeretse inshuro zibiri rifise imiryango n'amadirisha vy'ibara ry'ubururu risize akarangi keza kera.

Shiro, Daiele na Lowana iyo amasaha yo gutaha ageze baca bafata amasakoshi yabo arimwo ibikoresho bakayaheka mu mugongo n'ingogana n'ingoga bakagenda banyaruka cane kugirango hatagira umwana numwe abatanga gushika muhira.

Ibirasa vy'ishujo ritoya rikukire ishengero ry'amapantekote riri mu kibenga rifise intebe nziza cane zikozwe mu vyuma bifise irangi ry'icatsi n'imbaho z'ibiti hasi na ho hateye amakaru.

Ikirasa gishaje gifise amarangi yatanguye gukoboka kiri mu intebe zipanze mu mirongo ine hagati y'intebe n'iyindi hari mwanya umwigisha acamwo ariko araraba abanyeshuri ko badasa mayi canke ko bariko barakurikira ivyirwa vy'iwe.

uyu munsi imvura yazindutsiragwa Abanyeshuri mu kuja kwishure , bifashishije imitaka , bashitseyo bayishize imbere mwishure kugira yumuke, kandi bagume bayibona , ntibaheze bayibagira igihe bageze gutaha . Abandi na bo bayishize imbere y'amashuri.

Ishure ry'intango ryo mu Rugazi rigizwe n'inyubako zibiri imwe isakajwe n'amabati atukura imiryango n'amadirisha vy'ibara ry'ubururu iyindi ikagira amabati yera hagati yayo hari ibarabara ryinjira muriyo shure.

Ishure ryisumbuye rya Konvybiyarite, ryasohoye urutonde rw'ibikoresho abanyeshure bo mumwaka w'umunani bakenera: amakaye y'ibiharuro agizwe n'impapuro ijana, ay'igifaransa agizwe n'impapuro ijana, ay'icongereza agizwe n'impapuro mirongo itandatu, ayo gucapa gifundi, ay'icigwa c'ivy'Imana agizwe n'impapuro mirongo ibiri na zine.

ikibuga bakoreramwo imodoka zigwaye hatemvyemwo amazi menshi cane, bahasize n'ipine hari n'intebe y'isheze ikozwe mu vyuma, hateye n'ikigazi, imiryango y'utuzu twa sugumwe bashobora kwihagarikamwo, ifise irangi ry'icatsi kibisi.

igicapo kiriko ishusho y'umuntu , gifasha abigisha mu kwigisha abanyeshuri ibihimba bigize umuntu n'amazina yavyo . Gitangwa n'ishirahamwe inisef ryitaho agateka k'abana . Gikoreshwa cane cane mu mashuri y'intango.

Imashini ya mudasobwa abana bo mu mwaka wa mbere w'imashure y'intango b'ishure rya Mwengaariko bigira ko bimenyereza uko ntibazohora bakoresha mudasobwa mu gihe nyaco kandi kibereye igihe bageze kuzikoresha.

Ishire ritoya rya Nyaruyaga rifise ikirase babikamwo ibitabo gitoya cane gifise idari risa n'ibara ry'ubururu ririmwo akabati gatoya gapanzemwo ibitabo vyinshi cane vy'ubwoko bwinshi hamanitsemwo n'ibipapuro bifise amabara yiroze be n'ayumuhondo.

Ikirase gifise idirisha ryagutse cyane mu mbavu kandi rirerire rikozwe mu byuma byitwa fera beto risize ibara ry'icatsi kibisi ibishima ryango byabyo bisize irang igera impome nazo risize umusenyi uvanze n'agasima gakeya.

Icapa kimanitse ku ruhome rw'ishure gisa n'umuhondo gishushanije ko ibintu n'amazina yavyo bashushanije ko ishure akantu batamw'inyanda pubere indobo bashobora gushamwa amazi umukubuzo icupa hamwe n'akayabu.

Ibirasi vy'ishure ritoya rya Butaganzwa birashaje cane. Amarangi yaramaze gukuburuka, urubaho rwaraheze irangi ryirabura, hasigaye isima n'intebe zatanguye kuvunika, zoshobora no gutera amasanganya abanyeshure.

Ibarabara rija kuri paruwase seminago riragutse cyane ni iryivu riratsindagiye n'imashini ariko umuhora utwara amazi ntibawusizisima ushobora kuzosenyuka mu gihe c 'imvura nyinshi ibarabara rigaheza rigapfa ryose.

Ikibaho cirabura kiri inyuma ku ruhome rwo hanze y'ibiro vy'umuyobozi w'ishure shingiro ryo mu Kabezi, bandikako amatangazo bashaka kumenyesha abanyeshure ibikorwa canke iyindi mirimo igiye kubera kuri iryo shure. Nk'ubu hariko itangazo ry'uko bazobwirwa amanota itariki zitatu z'ukwa kane, ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu, amanota y'igice ca kabiri.

Ishure ritoya rya Rukinga ya mbere, rifise ibibambazi hanze bisa neza bisimanse riteye amashwagara ku nkingi zavyo abanyeshuri bashobora kwicaramwo mu gihe bariko barakina canke bariko barakora imyimenyerezo abigisha babasigaranye.

Tomiya n'umwana w'umukobwa afise imyaka umunani yiga mu mwaka wa gatatu yamashure y'intango ni umwana akunda kwiga cane ariko asubiramo ivyirwa vy'ibiharuro umwigisha yamuhaye gukorera muhiri wabo akoresheje akantu gaharura kitwa karikiratirise.

Ikirasi c'ishure y'intango, gifise ikibaho kinini cane, kiva mu mfuruka imwe y'uruhome kikagera mu yindi mfuruka, hejuru y'ikibaho hari udutara tumurikisha neza kurico kibaho, kugira ngo abanyeshuri bashobore kubona ivyandiko bihanditse.

Agaseke kirabura karimwo amakaramu y'ibara ry'irabura, karimwo n'imikasi abanyeshuri bo mu mashure y'intango bashobora gukoresha mu gihe bariko bariga kwandika canke mu gihe bariko bariga gukata ibintu babiha amaforume yavyo.

Ishure ritoya rya Bwatemba, rifise ibirasi vyinshi, bifise imiryango ishaka gusa n'ibara ry'umuhondo, risakajwe n'amabati yera ariko atanguye kuzana ingese, ifise uruzitiro ruzitijwe n'uduti twitwa iminyari.

Ishure ritoya ryo mu kagongo ,ryubatswe n'ibikoresho bikomeye cane. Amatafari ahiye nisima , amabati yera akomeye cane , ibiti biteye hanze, ikibuga giteguye neza kiriko umusenyi gituma abanyeshure batagira ikibazo iyo bariko barakina , hari n'ibigega vy'amazi.

Ishure ritoya ryo mu Giheta ritwarwa n'abafurera, ryubatswe neza cane. Ryubakishije amatafari ahiye n'isima, hasi harasimanse neza, imiryango nayo niminini cane, hamwe bugurura bajana iburyo ahandi ibubamfu, ifise n'amarangi yera.

Ishure ritoya ry'ibukemba rifise inyubako nini cane igerekeranije inshuro zibiri rikagira inkingi n'ibibambazi bisize amabara y'ubururu hamwe n'impome zisize amabara yera rikagira ikibuga kinini ariko kidakoze neza.

ikirase ciza kibona neza, kirimwo ikibaho gisize irangi ry'icatsi ,handitseko ibiharuro vyinshi, hariho n'intebe n'imeza y'umwigisha ,ashobora kwicara yegamye , akaruhuka umugongo ,ntarubye cane.

Umupira, Mugisha na Rukundo bajishe, kugira bazoze barakina na bagenzi babo, babana hafi yo muhira iwabo, bimenyereza kuba abakinyi beza, b'umupira w'amaguru, muri kazoza kabo; babonye y'uko umupira, ufise akamaro kenshi, mu buzima bw'abana.

Ikirase cigiramwo abanyeshuremwako wa gatanatu mu mashure y'intango cubatswe n'ishira hamwe rirwanira agateka k'umwana impome zayu risiza amaranga yera n'ayirabura intebe zayo zikuzwe mu vyuma no mu mbaho nziza shasha.

Ni sayine z'igitondo abanyeshuri mu mashuri y'intango bariko barakina bari mu karuhuko gatoyi. Shaka yirutse cane yataye ikirato ciwe none yakirondeye yakibuze, abandi banyeshure aho bari munsi y'ikiti bariko bugama akazuba bamutwenze bahwereye.

Ikirasi c'abanyeshuri b'bu mwaka wa gatatu mu mashure y'intango riegukije ishengero ry'abangirika rigizwe n'intebe nini ya mu mbavu bashobora kwicarako ari abanyeshuri batatu bamaze gutaha amasaha y'ishuse yarangiye, ariko ariho uminyeshuri yibagiwe agaca murongo kiwe ku ntebe gatukura.

Ishure ryisumbiye ryo mu nyakabiga ni ishure rinini cane rigizwe n'inyubako igeretse inshuro zibiri rifise ikibuga ciza cane gikinirwamwo imikino y'amaboko yitwa basket ball hejuru hari akantu bita ano bakorokereza mwo umupira iyo batsinze.

Ikibuga kinini bigishirizamwo kugendesha imodoka, kiri muri kalitiye Busanza ya mbere, iruhande yaho hari inzu zicururizwamwo zubatswe mu matafari ahiye zifise amarangi yera, zisakaje amabati asize irangi ryirabura.

Ikibaho gitoya kiri kurutonde rw'ibibazo abanyeshure bo mu mwaka w'umunani bo kwishure ryisumbuye rya rutovu bazokora kuva kw'itarike cumi na zitatu kugeza kw'itarike cumi n'icenda ntwarante vy'igice ca kabiri c'umwaka.

Abanyeshuri bo mwaka wanyuma w'amashuri yisumbuye, bariko bakora ikibazo ca leta kibaha uburenganzira bwo kuja muri za kaminuza z'abigenga canke ya leta. Umwe wese yari yiyicaranye ku ntebe kugira ngo hatabaho kwerekana ibibazo bityo ngo hamenye abatabikwiye.

Imbere y'ubushikiranganje bw'indero, hamanitse amabendera atatu rimwe ry'igihugu cu Burundi, irindi rya Afrika y'ubuseruko, n'irindi ry'Ubumwe bw'Abarundi, iruhande y'ayo mabendera hari ibiti binini cane birebire bitanga kayaga keza kubahakorera.

Ishire ryisumbiye rya musema rifise ikibuga kinini cane civu ibiro vy'umuyobozi w'iryoshure be n'uwujejwe ivyirwa vyubatse kub metero amajana atatu y'ico kibuga inyuma hariga ibiti birebire vy'amashami menshi.

Abanyeshure bo kwishure ryisumbuye ry'imatongo mu mwaka w'icumi na kabiri no mu mwaka w'icumi na gatatu bari mu nama n'abayobozi babo aho bariko barababwira ko ari bo bategerezwa kugira akarorero keza ku bandi banyeshure biga inyuma zabo ko batazogira inyifato nziza mu gihe ababo babona bari mbere yabo atandero bafise.

Abanyeshuri'mwaka w'icumi na kabiri kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibenga, ariko biga icirwa citwa dese misiki bahagurutse bose bari imbere aho bariko bararaba umwigisha wabo ukuntu aririmba kugira ngo na bo bashobore kubisubiramo.

Ishure ry'isumbeye ryi Bukirasazi ryubatse ahantu heza cane hataramutse hakirurutse rifise inyubako nini kandi ndende isize amabara meza y'ubururu nayashaka gusa n'umuhondo, haje abayobozi bavuye mu bushikirangansi bw'indero kubatemberera, baje mu modoka zera zibiri zihagaze imbere y'ibiro vy'umuyobozi waryo.

bandon yabitse ibikoresho by'iwe neza mu gasashe k'itwa kartable bigizwe n'amakaye amakaramu arindiriye ko ababyeyi biwe baheze akazi bakaza kumutora bakagenda batahanye muhira ariko yibagiye gushiramo amakaramu abiri yeyagumije ku wi meza.

Abanyeshurio mw'ishure ryisumbuye rya mutima mwiranda ryegu kw' ishengero y'abakatorika barihanze ku kibuga c'umupira ukinirwamwo baskete bol bimenyereza kugira ngo bashobore kuzoja mu mahiganwa kw'itarike zitandatu z'ukwezi kw'indwi bambaye imyambaro ritandukanye bamwe bambaye iyo ibara ry'icatsi abare na ye bambaye iyoibara ry'uburura.

ishure ry'akarorero rya matana, rigizwe n'inyubako igeretse rimwe . Hasi hari biro n'ibirase bikeyi. Hejuru niho hari hari ibirase vy'amashure vyinshi cane . Mu masaha y'akaruhuko usanga abanyeshure bahagaze imbere y'amashure , bariko bararaba hasi ukuntu hasa neza.

Ikirasi cigamwo abanyeshuri w'umwaka bumunani mu mashuri yisumbuye harimwo intebe nkeya imbere hariy'imeza n'intebe by'umwigisha ku gihome hashushanije mo umwana w'umuhungu iyo shusho ribafasha kwiga ibihimba bigize umuntu.

Matisi ni umunyeshure yiga w'umwaka w'icumi na kabiri kw’ishure ry'isumbuye rya rutana ni umuhinga cane mu kwiruka ibirometero ibihumbi bitanu ,yabaye uwa mbere yarushije abandi bose bari bari kumwe ,ninawe azoserukira iryo shure mu marushanwa ku rwego rw'igihugu.

Iya mashuri matoya yo mu kirundo ntibakiyigiramwo agaumayugaye bari barashizeko imiryango isize ibara ry'ubururu n'amadirisha akoze mu twuma dusize ibara ry'ubururu nyene iruhande yyo bamashuri bari barashize ikigega c'amazi kiri mwibararyirabura, kandi abo umashure yari akikujwe n'ibiti birebire none, ubu imbere y'amashure basigaye baharagirira.

Ishure ry'isumbuye ryo mu buhonga rifise ikibuga kinini cyane hateyemo n'ikigazi kimwe iruhande yaho hari mpene iri kirarisha, ariko hari manga ishobora guteza amasanganya ku banyeshure canke ku bandi bantu bose bahaca.

Umwambaro abantu bakunze gukoresha mu gihe bariko barinonoro imitsi, ugizwe n'ipantaro n'umupira w'amaboko maremare ufise imashimi ndende ugizwe n'amabara atatu, iryirabura, iryera, n'irisa n'ubururu bwerurutse.

Karebe akunda cane umukino w'umupira w'amaguru football ivyo vyamutumye ava muhira iwabo agenda ku cicaro c'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru federation de football du Burundi kuraba igihe ihiganwa rizotangura kugira ngo abe aritegura neza.

Udukoresha bakoresha mu gufatanya impapuro iyo rurenze rumwe dukunzwe gukoreshwa mu mabiro mu mashure ya kaminuza ayisumbuye eka mbere n'amatomato dufise ibara ry'umuhondo iritukura iry'ubururu n'irisa n'icatsi.

Abanyeshuri biga kwishure Tyigisumbuye Rya international ryi Bujumbura, iyo hageze amasaha yo gutaha baca baja hanze gutegera abavyeyi babo ngo baze kubatora N’amamodoka canke abandi nabo bagataha mu modoka z'abo babana hafi y'iwabo.

Ikirase gishaje cane gifise inkuta zamaze gutangura kuvunguka irangi intebe zaco na zo zirashaje zatangwye no kuvunagurika nta muntu yozicarako kuko zoheza ziteza amasanganya abazicayeko.

Ishuri ryisumbuye rya Musigati rifise akazu ka surwumwe kegereye cane ikibuga abanyeshuri bakiniramwo. Ivyo biboneka nabi, kuko abanyeshuri canke abandi bantu bakoresha ico kibuga, bumva umunuko igihe bahari.

Ishure ryisumbuye ryo mu Mabanda rigizwe n'inyubako zibiri zirabana imwe hepfo iyindi haruguru hagati yazo hateye amashugwe meshi meza hari n'ibiti binini n'ibindi bitoya birinda inkukura.

Ikibuga c'umupira w'amaguru co kw'ishuru ryisumbuye rya rubanga giteye mogaza nziza cane nta bicupa canke utubuye bishobora kubangamira abantu bariko barahakinira gihora cakira n'inkino z'abanyeshure bo muri ico gice batandukanye.

Ikirase ,kirimwo, imeza imbere ,umwigisha akoresha mu gihe ariko arigisha ashobora kwishirako ibitabo ,uducamurongo ,ingwa shifo yo guhanagura ikibaho, impapuro abanyeshuri bahejeje gukoreramwo ibibazo canke mudasobwa.

Ishure ryisumbuye ryi Matongo rifise akazu kasugumwe kubatswe n'amatafari ahiye nisima kugaje umuryango ukozwe mu byuma fera beton igufuri kugira ngo abungere bataza kukonona igihe baragiye ibitungwa vyabo.

ikibuga kinini cane kirimwo ivu n'ivyatsi bigishirizamwo gutwara imodoka kiri muri karitiye Carama hirya yaco hubatswe ishure ryisumbuye ry'imyuga ritwarwa n'abafurera bene yosefu ryigisha ahanini ibijanye no gushona kubaza no gukora umuriro w'umuyagankuba.

Ishure ryisumbuye rya kagongo rifise umuryango binjiranamwo ukozwe n'ivyuma vyitwa ferabeto, risize irangi ritukura, hanze hari ivu bita intombe rishobora kuba rinyerera mu gihe imvura yaguye.

Inzu abanyeshure bararamwo biga babakwishure yitwa dolotware irimwo ibitanda bine bigerekeranije hasi haryama babiri hejuru hakaryama bandi babiri ni ukuvuga ngo hararamwo abanyeshure cumi na batandatu.

Igikoresho bakoresha b ari ko baraharura cyitwa karikiratirisi emeri rinshi yarikarakoresha kuko umwigisha w'iwe yamuhaye ibiharuro atahana gukorera muhira none yarushe yibagiwe kubibika impapuro n'amakaramu yarrikarakoresha vyose yavyibagiriye ku meza.

Abanyenshi bo kw'ishuro ryisumbire ry'ibubanza bahurikiye mu muhari w'abasaveri buri wa gatandatu y'ibavuye gusenga sa kumi n'imwe baca baja mu kibuga bagakora umuzingi bakagenda baririmba bigira hamwe ibijanye n'uwo muhare.

Ishure ryisumbiye rya Kibezi ryubatswe mu nyubako igerekeranije ishuro zitatu mu kuva mw'igorofa uja mu yindi uca kungazi bateye ko ivyuma vy'ibiti umuntu yifadikiza ariko araduhuga canke amanuka kugira ngo ntashobore kugira isanganya ngo akorokere hasi.

Ikibanza bariko barubakamo ishuri ryisumbiye rya kiganza kiracamize nabi . Ariko imodoka zirarashika umu engeniyeri ariko araryubakisha aza n'imodoka yera akayihagarika imbere y'ayo mashuri mu kwicenda bashobora kuzoyatanguriramo.

Ikirasi kirimo ikibaho cirabura giciyemo agace gatoya. Kanditsemwo urutonde rwivyirwa abanyeshuri mwaka wicerenda biga mu mashuri yisumbuye kuva kwisaha ya mbere kugeza ku isaha y'umunani kuva ku musi wa mbere kugeza ku musi wa gatanu.

Ishure ryisumbuye ryo mu Ruziba, ryubatse ahantu heza cane, ryubakishijwe amatafari ahiye n'isima, risize irangi ryera, imbere yaryo hateye amashurwe n'igiti kirekire, riciye imivo isize neza n'amasima, ishobora gutwara amazi mu gihe c'imvura kugira ntihatege ibishanga n'ibiziba.

abanyeshuri bo mu mwaka wa gatandatu ku ishure ritoya ryo mu Kanyosha be nabo mu Kibenga, bahuriye hamwe aho bariko bakora ikibazo ca Leta kibaha uburenganzira bwo kuja mu mashuri yisumbuye, Melinda ariko ariyumvira cane imbere y'ikibazo c'igifaransa.

Akazu ka sugumwe kubaswe ku nzira abahita bakoresha iyo bashatse kwihagarika hariho n'abana bahicaye iruhande ariko ababyeyi babo bari ko barabarondera ababuze kuko bazi ko ari bibi kwicara iruhande y'akazu ka sugumwe bashobora guhakura indwara.

Baronera na Shera ni abana bakunda kuza ku ishuri basamara cane, mu ibarabara bagenda bararaba ibintu vyose bihita, none uyu munsi bacerewe cane umwigisha wabo yabasohoye hanze kugira ngo abahane, ntibaze bongere kugenda barasamara bagiye ku ishuri.

Ishure ryisumbuye, ryo mu Kayanza, ryubatse hejuru y'umusozi, mw'itaba; ahantu, hakanye cane, hama imvura, n'igipfungu vyinshi; abanyeshure, iyo baryamye, barara bifutse, ibintu bisusurutse cane, kugira ngo ntibuce, bagwaye umusonga.

Ishure ryisumbuye ryo mu Kajaga, rigizwe n'inyubako nini cane girekeranije incuro zibiri, ibarabara rijayo ni rinini cane mu mbavu, ariko ntirifise imivo itwara amazi, biboneka ko igihe imvura iguye amazi atemba hagati muri ryo, maze bigatuma abahagendera batorohegwa.

ishure ryisumbuye ryo mu kiryama bariko barubaka ibarabara rijayo kuko ryari risanzwe rimeze nabi. Atamivo itwara amazi ihari rigatuma amazi y'imvura atembaja mu ibarabara rigaheza rigapfa kubera ko hacaca mu igishanga akaza m'ibinogo vyinshi.

ikibuga ciza cane kirimo ivyatsi biringaniye bisa neza vyitwa gazo haruguru yaco hari inyubako y'igikoni batekeramwo imfungugwa abanyeshure bo kw'ishure rya bitoya rya gasasa barya mu gihe ca sasita.

Ishuri ry'isumbuye ryo mu rugombo rifise umuryango binjiranamwo ukozwe mu vyuma ferabeto isize ibara ritukura hepfo yaho abanyeshuri baraharimye hateye imboga ariko nti zirakura nizo bazohora birira bonyene batiriwe baragura izindi ku masoko

Uburaro bw'abahungu, biga kw'ishure ryisumbuye, ryo mu Rumonge, bugizwe n'ibitanda, bikomeye cane, bigerekeranije; bikozwe mu vyuma, kugira ngo, ntibizovunike, igihe babiryamyeko; baba ari babiri hasi, n'abandi babiri hejuru; kandi vyose, usanga bishashe, kumwe.

Abanyeshuri b'mwaka w'icenda kw'ishure ryisumbuye ryo mu kibenga bariko bigira hanze y'ishure bakoze umuzingi bariko barabira hamwe ibidukikije bagizwe n'abakobwa benshi basutse ibisuko n'abandi bafise imishatsi isize prod n'umwigisha wabo w'umuzungu.

Udusashe babikamo impapuro tuzibika neza cane ntizifunyangana kandi kuguma ubona ivyandiko vyazo ku buryo naho utoba uzikuyemwo ushobora gusoma ivyanditsemwo, akenshi tubadufise akantu kera gatobaguye gafasha kubika neza izo mpapuro.

Ishure ryisumbuye ryo mu kamenge rifise ikibuga kinini cane kirimw'utubuye duto duto twitwa urucekeri tushobora gukomeretsa abantu bariko barahaca batambaye ibirato, hirya yaco hateye amashugwe hagati naho hari giti kimanitse ko idarapo ry'igihugu c'Uburundi.

Uburaro, bw'abanyeshure, biga baba kw'ishure, bukozwe n'ibitanda, bikomeye cane, vyo mu mbaho, nziza; kugira ngo abo hejuru, badahava bakorokera, ku bo hasi; buri gitanda, kiryamako abana, bane; babiri hasi, n'abandi babiri hejuru.

Ishure ry'isumbuye rya Bukeye ritwarwa n'ababikhira Benemukamu ryubatse neza cane Mu nyubako igerekeranije inshuro zitatu hasi hari ibiro vy'abayobozi, hagati hari ibirasa vy'abanyeshure , hejuru naho hari isengero abanyeshuri basengeramo.

Ishure ryisumbiye ryo mu kizuka ryubatse mu kibanza gito rifise ikibuga gitoya cane kirimwo igiti c'umwembe nta kibuga c'ugukiniramwo waba umupira w'amaboko canke w'amaguru iryo shure rifise rikaba ari inzitizi ku banyeshure bahiga.

Abanyeshuri bo mu ntara ya BuJumbura bahejeje amashuri yabo yisumbuye bariko bakorera hamwe ikibazo ca reta kibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza ya leta canke izabigenga, uyu munsi bakoze icirwa c'ibiharuro none Merinda kiramugora cane yavyutse arico yandika.

kelsy dasha na mira n' abana b'abakobwa batatu bavukana biga ku ishure ry'isumbuye rya interinasionari ryi Bujumbura, amasaha y'ugutaha yageze none bicaye hanze y'ishure barindiriye ko ababyeyi babo baza kubatora kuko hari izuba ryinshi ntiboshora kugenda n'amaguru ngo bashike umuhiri wabo.

Ishure ryisumbeye ryo mu Kinanira rifise ikibuga kinini cane kirimwo utubuye duto duto bita urucekeri ku ruhande hateye amashurwe hagati naho hadugijemwo idarapo ry'igihugu cu Burundi amashurwe ari hirya yiryo bendera.

ishure ryisumbuye ryo mu Kanyosha ryarateguye ikibanza n'ibikoresho kugira ngo rizokwakire muri iki kiruhuko kinini c'ici abanyeshuri bari munsi y'imyaka icumi, bazobigisha ibijanye no guteka, kumesa, kuririmba no gukina imikino itandukanye.

Abanyeshure, biga kw'ishure ryisumbuye, ryo mu Maramvya, biga baba kw'ishuri, basohoye ibikoresho, vyabo hanze; bigizwe n'amamatera, amasakoshi, imari, bategeye imodoka, zibatahana muhira, iwabo, baje mu kiruhuko gikuru, kirangiza umwaka w'ishuri.

Ishure ryisumbiye rya Marangara rifise ikibazo cibura ry'amazi mu gutorera inyishu iyo kibazo bashize imiringoti ku birase vy'iryoshure bitwara amazi y'imvura mu kigega kihari kinini cane gifise amaritiro arenga ibihumbi cumi ari nayo bakoresha ibikorwa vyose kuri iryoshure.

Ishure ryisumbuye rya muyama ryubatse ahantu hataramutse cane nukugira ngo ushike mu birase vyayo ugenzura aca ku ngazi nyinshi cane impande yazo hari bibuye binini cane hari n'igiti c'umwembe n'ico ikigazi.

Imeza n'intebe vy'umwigisha buri gihe vyama biri imbere kugirango umwigisha bimworohereze kubona abanyeshure bose bari mu kirasi ciwe, ashobore gutanga neza icigwa ciwe, kandi abone neza abanyeshure bariko baramukurikirana ata gusamara.

Ishure ry'isumbuye rya Magara, ryubatse iruhande y'ikiyaga Tanganyika, rifise uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, n'isima, rifise umuryango munini winjira muri ryo, w'ibara ritukura, rikikujwe n'ibiti vyinshi arimwo nivy'ibigazi, rifise ibarabara rigerayo ryasenyuwe n'imvura, kubera ko ata mivo itwara amazi bahaciye.

Ishure ry'isumbuye rya bugabira rifise imiringoti itwara amazi mu bigega nina yo bakoresha mu masuku canke iyo ariko barategura infungukwa z'abanyeshuri rifise n'imivo itwara amazi y'imvura bigatuma atankukura canke ibiziba usanga kuri iryoshuri.

Ishure ry'isumbuye ry'ubuhinga ryitiriwe umweranda kizito rigeretse incuro imwe rifise ibirasi vyinshi cane hasi no hejuru uruzitiro rwaryo gwubakishije amatafari ahandi amabuye hagati mu kibuga hari giti c'icamwa c'umucungwe.

Berese na kirisi bahejeje amashuri yabo yisumbuye none bariko bategura ikibazo ca leta .Kuko kizobaho uburenganzira bwogujamu mashuri ya kaminuza yaba aya leta cane izabikorera bariko basubiramo icirwa c'ibiharuro ku kirabazuba gitore cane kuko kirabagora gutahura.

Ishure ryisumbuye rya Giteranyi, rigizwe n'inyubako z'ubwoko bubiri butandukanye, imwe n'iyakera cane irashaje ifise n'amabati yamaze kugwa ingese, iyindi nayo nishasha yubatswe mu bwoko bw'igorofa igerekeranije incuro zitatu, hagati mu kibuga hari idarapo ry'Igihugu cu Burundi.

Ishure ryisumbuye ryo mu bukeye riteguye neza cane hanze mu kibambazi hasizisima inkuta zaho na zo zi ko ibi baho abanyeshuri bashobora kwifashisha mu gihe bariko basoberamwo ibyigwa vyabo bigishanya hagati yabo.

Umupfasoni flora n'umwigisha yigisha ku ishure ryisumbuye rya rohero ahakoze imyaka myinshi cane ariko yigisha abanyeshuri 'umwaka w'icumi na kabiri ivyigwa bijanye n'akahise k'uburundi ari byo bihita Istware.

Abanyeshure b'umwaka w'icenda kwishure shingiro ryo mu Gishiha bakoze akabazo k'ikirundi koroshe cane aho babahaye gucagagura amajambo y'ikirundi nka umukwe inyoni indobo.

Abanyeshuri bomashure yisumbuye mu ntara ya cibitoki biga mu mwaka wa nyuma bose bahuriye ku murwa mukuru w'iyo ntara aho bariko barakora ikibazo ca leta kibaho uburenganzira bwo kuja muri kaminuza z'abigenga canke ya reta.

Ishure ryisumbiye rya Karonda rimaze imyaka myinshi ryubatswe ariko riracasa neza kandi rirakomeye kuko ryubakishije amatafari ahiye n'isima nyinshi risize amarangi yera na y'ubururu hanze hari imyembe itanga akayaga ikongero igatanga n'ivyamwa ku banyeshure bahiga hari na antene ifasha abanyeshure kuraba imbonesha kure.

Abatamvyi b'ingoma bitwa Abatimbo, bari muri stade bigina umunsi mukuru waho Uburundi bwibuka intahe y'ukwikukira, hatumiwe abanyacubahiro benshi: harimwo aba perezida, abaserukira ibihugu vyabo vyo ngaha muri Afrika y'ubuseruko, baje kwifatanya n'abarundi bibuka aho Uburundi bwaronka intahe y'ukwikukira.

Ishure ryisumbiye rya Gasasa nta kibuga c'umupira wabo w'amaguru canke iy'amaboko cari gifise none bariko baregeranya ibikoresho bigizwe n'amabuye n'amatafari hamwe n'ibindi vyose bikenewe kugirango umwaka w'ishure uzohere ikibuga k'ihari.

Ishure ryisumbuye ryi Ngozi ryitiriwe umwiranda w'umuryango ryubakishijwe amatafari ahiye n'isima .Rifise utudirisha twinshi duto duto dutanga umuyaga rifatanye n'isengero y'abakatolika abanyeshuri basengeramu kenshi na kenshi.

Marve amazi iminsi ataja ku ishuri none umwigisha wabo w'icongereza yamuhagurukije amushira imbere ngo asobanure igituma amaze iminsi ataja ku ishuri, kandi ata kiruhuko afise canke utavuga ngo yaragwaye.

Umwambaro w'impuzu abantu bifashisha iyo bariko barakora siporo, ugizwe n'ipantaro ifise ibara ryirabura, n'uturongo dutoya tw'ibara ryera, tuva munda tukagera hasi ku maguru, umupira w'amaboko maremare ugizwe n'imashini n'amabara y'ubururu, ayera n'ayirabura, n'agapira k'amaboko magufiya kagizwe n'amabara y'ubururu, ayera n'ayirabura.

Ishure ryisumbaye ryo mu Ghosha rifise ikibuga kinini cane kirimwo utubuye tw'urucekeri dushobora kubabaza abantu bahagenda batambaye ibirato hirya yaco hateye amashurwe akirimagufiye hagati naho hari idarapu ry'igihugu cu Burundi.

Ikirasa cubakishijwe amatafari ahiye n'isima gifise umuryango usize ibara ryu bururu kirimwo urubaho rusize ibara ryirabura ariko yari mu gitondo imishwarara y'izuba ikubita kuri ico kibaho abanyeshuri bakababara mu maso.

Ku ishure ryisumbuye rya Butagazwa mu mwaka w'umunani hamanitsemwo ishusho y'umuntu abanyeshuri bakoresha bariko bariga ingene umuntu asohora canke yinjiza impemu ico bita apaleye resipiratwari.

Ishure ryisumbuye ryo mu rugombo ryubatswe n'inyubako nini cane igerekeranje incuro zibiri bita i gorofa rifise amadirisha n'imiryango bifise ibara ry'ubururu impome na zo zisiza amaranga yera rifise ikibuga kinini cane, ariko kitagiramwo ivyatsi canke ibitiba ra gukingira ibidukikije uretse amashurwa kirimagufyiya agaragaraho atatu.

Ishure ryisumbuye rya Ngagara rifatanye n'ikirabu ivyo bikabangamira abarezi babo kuko badashobora gutanga neza ivyirwa kandi abanyeshuri baguma basohoka batoroka bagenda gushaka inzoga z'ukunwa ivyo bigatuma abana bagira indero mbi.

Ishure ryisumbuye ryo mu ruyaga rigizwe n'ibirase vyinshi cane, nta kibuga kihari abanyeshuri bashobora gukinira ko inkino zaba izu umupira w'amaguru, iz'amaboko canke izo guhiganwa, iruhande yaho hari inkombe imanuka ija mw'isoko ari nayo abanyeshuri bakunda kujamwo kuvomamwo amazi igihe kw'ishure atayo ahari.

Ikirase c'ishure ryisumbuye ryitiriwe umutima mwelanda rikuriye ishengero ry'abakatolika abanyeshuri bigiramwo mudasobwa be n'ibindi vyigwa vy'ikoranabuhanga bicara ku ntebe z'inyegamo nziza cane zituma bataruha.

tiven abagenzi biwe bigana kw,ishure ryisumbuye ya internationale y'ibujumbura uyu munsi bahisemwo kugenda n'amaguru kwi, shuri bahetse n'amasakoshi yabo bagenda baraganira bavuga yuko atari vyiza ko bama bagenda n'imodokari iminsi yose kw,ishuri

Abanyeshure barangije amashure yisumbuye bo mu ntara ya Makamba, bahuriye ku mugwa mukuru w'iyo ntara, aho bariko bakora ikibazo ca reta kibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza ya reta canke kaminuza z'abigenga.

Ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Gaburiyeri ryubatswe iruhande y'ibarabara ryo muri karitiye. ryubatswe n'amabuye. Uruzitiro rwaryo rwubakishijwe amatafari ahiye n'isima. Hateyemwo ibiti bire bire bitanga akayaga n'agatutu igihe hari ubushuhe.

Ishure ry'isumbuye ryo mu Ruhinga ryahorana inyubakwa ishaje cane ishobora gutera amasanganya abanyeshuri bahiga none baciye bubaka izindi shasha nziza cane zubatswe mu buryo bwa none hateye ibiti bitanga akayaga keza.

Ishure ryisumbuye rya Rumonge rifise inyubako abanyeshuri bariramo rigufiya Cane. Ivyo vyatumye inkome zihari bazisenya bazishira hasi bubaka inkingi kugira ngo abanyeshuri mugihe co gufungura bazoronka akayaga kuko harashuha cane.

Ishure ryisumbiye ryo mu kivoga rifise isengero i ruhande yaryo abanyeshure basengeramwo kabiri mundwi ku wa gatatu no ku wa gatandatu isaha cumi n'imwe patiri abahashitse aje n'imodoka y'iwe yomu bwoko bw'ibwatire yirabura.

Abanyeshuri bo Kw ishure ryisumbuye rya Mutumba bakoraniye mu nama .Munzu isanzwe iberamwo amanama bariko bayigirishwa n'umuyobozi wabo hamwe n'uguserukira amashure mu ntara yaje kuraba ibibazo bafise kuri iryoshure.

Kw'ishuryisumbuye rya JISI, uhasanga ahamanitse amadarapo abiri, rimwe ry'igihugu cacu n'irindi riranga iryo shure, ababyeyi barahakunda cane kuko babona ko ar'ishure ry'akarorero, kuko atarindi ishure na rimwe mu burundi ryikoreye idarapo ryayo.

Ishure ryisumbuye, rya Muyaga, ritwarwa n'abapatiri, ni ryo ryabaye, irya mbere, ku rwego rw'igihugu, mu bijanye n'isuku, kumenyesha, abanyeshuri benshi, mu bibazo vya leta, no mu gukingira ibidukikije; rifise inyubako nziza cane, zibereye ijisho.

Ikirasa kirimwo urubaho rusa n'icatsi cigiramo abanyeshuri b'umwaka w'icumi na gatatu kwishure ryisumbuye rya kintindo abanyeshuri babigumije kurubaho kugira ngo bagenzi babo batatonze mu ishuri uyu munsi bazoshobore kubibona ejo nibaza kwishuri.

Abanyeshuri bo mu mwaka wa nyuma kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutovu, bariko basubiramwo ivyirwa vyabo, bitegurira gukora ikibazo ca leta, kibaha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza y'Uburundi canke y'abigenga. Intumbere yabo n'uko atanumwe yokiyoberwa.

Ishure ryisumbuye, ry'i Mugera, ryegukira ishengero, y'abakatorika; utubarabara tuja, aho abigisha baba, dukoze neza cane; twubatswe n'amatafari, y'isima; harimwo n'utwatsi, bashobora kwicaramwo, mu gihe baruhutse, barangije gutanga ivyigwa, canke ku minsi y'akaruhuko.

Ishure ry'isumbuye ry'igashora ryubatse ahantu hataramutse cane ku musozi hejuru kungira ngo ushikire ibirase vyaryo urinda guca kungazi nyinshi cane zikikujwe n'ibibuye binini hateye ibigazi n'ibiti vy'ivyamwa vy'imyembe.

Amaze iyubakiwe abasirikale b'uburundi bamugariye ku rugamba ni meza cane yubatswe kumwe yo s arangana agizwe n'ivyumba bitatu n'ubuganiriro afise amatarakoreshwa n'imirasire y'izuba afise ni barabara arija yo ryiza rikoze neza cane ryiwa.

Abanyeshure biga mu mwaka w'icumi na kabiri ku ishure ry'isumbuye rya mutima mweranda bari mu nzu y'ibitabo bibiriyoteke aho bari kumwe n'umukozi ayikoramo ariko arabereka ingene bashobora kuronka ibitabo bariko bararondera byoroshe batabanje gutakaza umwanya munini.

Uburaro bw'abakobwa biga ku ishure ryisumbuye ryo mu rumonge gusa neza cane, gusize amarangi asa n'ubururu, rushushanije ko imisambi ibitanda vyaho na byo biba bishashe neza cane bakajyama babiri babiri hasi no hejuru.

Agasengero gatoya kitwa shapere abakirisu babakatorika bakunze kuja gusengeramwo baba bicaye bariko barasenga mu gacerere ata mupatiri canke umenyeshamana abijejwe arimwo harimwo amasanamu y'umuvyeyi bikiramariya nyina wa yezu.

Ikirase, kibitswemo mudasobwa, nyinshi cane, n'ibindi bikoresho, bijanye nazo; buri mudasobwa, iteretse ku meza yayo, imbere yayo, hari intebe y'inyagamo, umuntu ,ashobora kwicarako, ariko arakoresha, mudasobwa; hejuru, hari amatara meza, atuma umuntu, atababara mu maso, mu gihe ariko araraba kuri mudasobwa.

Umugwa mukuru wa komine Matana, ufise ikibuga kinini ciza cakira imikino y'imipira y'amaboko nka basiketibol canke voribol, hariho n'aho abantu bicara bariko bararorera uwo mukino, hashushanyijemwo imirongo igenga amategeko y'iyo mikino.

ikirase kirimwo imeza y'umwigisha n'intebe y'inyegamo yicarako gifise ikibaho kinini cane cirabura, harimwo n'imari babikamwo ibikoresho vy'ishure iyo batashe, nk'ibitabo canke uducamurongo.

Ishure ryisumbuye rya rise ryamusinzira rifise ububatsi bwinshi bwiza abanyeshuri bavikamwo ibikoresho vy'ishuri be n'ibitabo bakoresha iyobo ariko bariga hari ko inimero ku buryo atamunyeshuri ashobora kuyoba irwa ho yabitse ibikoresho vyiwe.

Ishure ryisumbuye, ry'i Busoni, rifise ikibazo, co kubura amazi, yo mu ibombo; none buri kirasi, bagihaye imiringoti, itwara amazi y'imvura, mu kigega; ni nayo abafasha, mu gukora ibikorwa vyose, bikenera amazi, kuri iryo shure.

Uburaro bw'abahungu biga kw'ishuri ryisumbuye ryi Bubanza bugizwe n'ibitanda bigerekeranije bipanze neza cane ku mirongo bikozwe mu mbaho zikomeye cane abanyeshuri babiri baryama hasi abandi babiri hejuru.

Ikirasi kinini cane kirekire c'ishuri ry'isumbire rya rutovu kiberamwo amanama ni naco babikamo imboneshakure mu masaha yo ku mugoroba abanyeshuri nibo baba bicaye mu ntebe ziteye zishinze hasi bariko baraba imboneshakure abandi bicaye ku ntebe za parastike zera.

Ishure ryisumbuye ry'ibuhiga ryubatse iruhande y'isoko abanyeshure baho baraciye akayira bacamu batorotse bagiye ku isoko kurondera ibyo baja arno ari mu nzira agenda yatorotse ishure yambaye n'impuzu zera ari k arake baguzwa ngo abayobozi ntibamubone.

Imbere y'ubushikiranganji bw'ubutunzi hamanitse amabendera abiri imwe y'igihugu c' Uburundi n'iyindi ya Afrika y'ubuseruko, zikikujwe n'amashurwe menshi meza, hari n'utubarabara twiza cane dusukuye.

ishure ryisumbuye rya Busiga ryubatse ahantu hakirurutse cane mu itaba ry'umusozi, rifise ikibuga gitoya giteyeko ivyatsi vyinshi, ibirasi navyo bisize amabara yera bikagira imiryango ari mu ibara ry'ubururu n'amadirisha nyene muri iryo bara.

Ishure ryisumbuye ryo ku muhuzu rigizwe n'inyubako ndende cane igirekeranije inshuro zibiri rifise amadirisha n'imiryango ryo mw'ibara ry'ubururu rifise nayandi mabara yera hanze hari ikibuga kinini gitaje neza.

Agasengero gatoyi abayoboke b'ishengero katolika bashobora kwihereramo bagasenga, umwe umwe wese ku giti ciwe, atamupatiri canke umumenyeshamana abijejwe arimwo, kandi akenshi bakunze gusenga batariko bararirimba mu gihe bari murako gasengero.

Ahantu heza cane hagitswe n' utubarabara twubatswe n'amatafari y'isima abantu bashaboa kuza bakahagendagenda bariko barasamara bafata akayaga k'aho, ariko birabujijwe kuhata imyanda canke kurandura ivyatsi n'ibiti bihateye.

Inyubako y'amashure yisumbuye isakajwe n'amabata ashaje aguye ingese imbere yayo hateye amashugwe hari n'ikibuga kinini kirim ibyatsi abana bashobora gukiniramwo inyuma naho hari biti binini yabirebire bitanga kayaga.

Umwigisha yigisha ikirundi n'igifaransa kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe umweranda Inyase, agiye kwigisha isaha ya mbere niya kabiri, niya gatatu, isaha ya kane acatanga akabazo, kugira arabe ko abanyeshuri bumvise ivyo yabigishije.

Melinda ,Johana na Anael bari ahantu habikib ibitabo bariko baronderamwo ibirimw inkuru zitwenza n'izigisha kugira ngo bazobiyagire abagenzi babo umunsi baje kubaramutsa muhiri wabo mu gihe c'ikiruhuko.

Ibarabara ryubatswe mu mabuye rija kwisoko ariko ntirigerayo neza imbere yayo hari y'ivu hari n'abadandazi bashinze imitaka hanze imbere y'amazu bashizeho ibidandazwa vyabo , n'abaguzi benshi bariko barabagurira.

Ikirase kirimwo abanyeshuri batanu abahungu batatu n'abakobwa babiri bari kumwe n'umwigisha wabo ariko arabafasha gusubiramwo ivyirwa bibagora gutahura kugira ngo bitegurire neza ibibazo bagiye gutangura bisozera umwaka w'amashuri.

Ishure ryisumbuye ryubatswe n'amatafari ahiye risakajwe n'amategura, rifise amabara yera n'ayirabura ikikujwe n'ibiti vyinshi birebire na bigufiya, bifise ikibuga kininiya cane ariko kitarimwo ivyatsi canke isima.

Abakozi bubaka isoko nkuru yI Muyinga bazindutse muri yegiregere bambaye umwambaro w'akazi ubaranga aho basaba guhemberwa ku gihe no kuronka utundi turusho bemerewe igihe basinya amasezerano y'akazi.

Abanyeshuri biga mu mashure y'inyuga mu gisata c'ugushona bagizwe n'abakobwa batanu bari mu mimenyerezo biga gukoresha imashini nowere yariko ashirira urunyuzi mu rushinge aca kubita ukuboko mu jisho grasi none yababaye cane ntijakunzeko asubira gukora.

Inzu y'iwabo wa Munika ifise ibaraza iringaniye abana baho bakunda kwicaramwo bariko barakina inkarata impome zayo risize iranga iryera hamwe n'iry'umuhondo imibyango yayo ifise irangi irisa nishokora.

Inzu ifise umuryango usize iranga iw ishokora ifise ico buguruza citwa igitashe gishaje inkuta zaryo zubakishije amatafari ahiye n'isima ku bisha imaryango na ho hasize iranga igera.

Abanyeshuri bo muri kaminuza ya leta mu bisata co gukora imodoka mecaniki bari mu myimenyerezo aho bakorera imodoka bagerageza gushira mu ngiro ivyo bize mw'ishure n'ibikoregwa aho imodoka ziba zapfuye, babikora bambaye amasarubeti kugira ngo bashore kuba abanyamuga beza.

Ikibuga kinini abana bakiniramo umupira n'ubu bariko barakina iruhande yaho hari nzu nini igerekeranije inshiro zibiri ifise .Amarangi y'ubururu ifise n'amarangi yera hirya hari inzu y'ihangari ishobora kubikorerwamo amanama ifise amabati y'ibara ry'ubururu.

Akazu ka sugumwe kerekana ko gakoreshwa n'igitsina gabo gusa gaciwemo imiryango myinshi cane y'ubw'iherero, gafise hanze irobine abantu bashobora gukaraba bisukura amaboko, gafise n'umuryango ukozwe mu vyuma arivyo bita giriyaje biri mu ibara itukura.

Idirisi akunda gusoma ibitabo cane. Nomugihe cikiruhuko wewe aguma ariko arasoma ibitabo akenshi na kenshi aca genda kwishure munzu babikama ibitabo biblioteque akaba ariho asomera .Kugira ngo ahunge abana b'amuhiri wabo baguma bo ariko baramutera urwamo bikamutuma adatahura neza.

Kaminuza, nderabigisha, "ENS", yubatswe mu buryo bugezweho, bworohereza n'abantu, bagendana ubumuga; ifise ikibanza kinini, co guhagarikamwo imodoka, ku buryo ata muntu yahaje ashobora kubura aho ahagarika ingendeshwa yiwe.

Kaminuza yigisha ivya gisirikale isikamu ,yubatswe mu buryo n'ibikoresho bigezweho, isize amarangi hose asa nibara ryera ,ikagira ikibuga kinini cane ,abakozi bahakora bashobora guhagarika mw'imodoka atakugundana.

Akabarabara kinjira muri kaminuza yigisha ivy'ubuvuzi insp gasa neza cane .Gasizisima nta vurihari mu mpande zako hateye utwasitwiza twitwa gazo hari n'ibiti vy'ivyamu ariko bikire bito bito.

steve na sandra bize mu mashure yabo ya kaminuza ibijanye no gutegura infungurwa bahegeje amashure baciye bikorera ivyabo aho baciye baronka isoko ryo gutegura ivyamwa vy'ubwoko bwishi salade bakabiha abakozi b'ishirahamwe UNCF

Abanyeshure biga mu mashuri yimyuga mu gisata co kubaza bamaze iminsi bari mu myimenyerezo aho bariko bariga gukora ububati, gukora intebe, gukora ibitanda, gukora ama meza n'ibindi bikoresho vyose bikorwa mu mbaho.

Kaminuza y'Umuco, ifise inyubako yububatsi mw'iforoma ry'umuzingi, igerekeranije incuro zitanu, ibirasi vyose biri mur'iyo nyubako hamwe n'ibiro vy'abayobozi, hanze n'aho hari parikingi nini, abaje n'imodoka bashobora guhagararamwo.

Ikirase, kinini cane, gifise idari yera, kirimwo n'amatara abiri, aboneshereza neza, abahicaye; kirimwo intebe, nyinshi cane, z'inyegamo, zigizwe n'ivyuma, hamwe n'imbaho; zifise n'akantu ko kwandikirako, zikunzwe gukoreshwa, n'abanyeshure, bo muri za kaminuza.

Icumba gisimanse neza isima isize ibara ritukura habitswemwo ivyuma vya mudasobwa hamwe n'ibindi bikoresho bijanye navyo biteretswe ku meza zishasheko ibitambara bizirinda kononekara hari n'intebe z'inyegamo zikozwe muri plastike.

Abanyeshuri biga muri kaminuza yu Burundi mu gisata cayi ipeya mu mwaka wa gatatu, bariko barigishanye hagati yabo kuko uku kwezi kw'indwi bafise ibibazo vy'urutavanako kandi badafashanije nta numwe yobishobora ngo abitore wenyine.

Kaminuza y'i Ngozi ifise ubushobozi bwo kwakira abanyeshuri benshi cane. Inyubako yayo ni nini cane, igerekeranije incuro zitatu. Hejuru hari uburaro bw'abanyeshuri, hasi hari ibirase bigiramwo, hari amabiro, hari n'aho batekera, hari n'ububiko bw'ibitabo.

Ikirasi gifise impome ndende cane zisize ibara ryera n'idari risize ibara ryera nyene, hejuru hari amatara afashwe n'intsinga, bayamanuye hepfo kugira ngo abari mu kirasi bashobore gusoma neza. Rifise umuryango usa n'ibara ritukura n'ikibaho cirabura.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi mu gisata c'inyifato pisikoroji bari mu nama hamwe n'abayobozi babo aho bariko bararabira hamwe ibibazo bagira mugihe hageze kwimenyereza kuko baja guhura n'abantu bafise ibibazo vyo mu mutwe bigatuma bibayovya ntibamenye neza ico bari bubahanure.

Kaminuza y'ugushakashatsi y'ingozi yubatse ahantu heza horohera abantu bose gushika, kandi ifise n'ivyapa biyobora abantu bariko barahagenda bigatuma n'abagenda kuhiyandikisha bataharondera cane ngo bahabure.

Kaminuza y'itiriwe ikiyaga Tanganyika ,ifise mudasobwa nyinshi cane ,ku buryo Abanyeshuri iyo bageze kwiga ivyirwa vyo kuri mudasobwa ,atagusangira mudasobwa n'uwundi ,umwe wese aba yicaye imbere ya mudasobwa y'iwe, maze akabashaka gukora neza, ivyo ashaka gukora.

Mikayere ahejeje amashuro y'iwe ya kaminuza mu gisata c'ubutunzi yaciye ashinga akabotike adandarizamo ibintu bijanye n'icayi c'a gahawa be n'icayi gisanzwe, kandi araronka bakiriya benshi cane kuko abitegura neza hamwe n'ubwitonzi bwinshi.

Emile na fabrise bariko barateranya ivyuma vyitwa felabeto bakoresheje umuriro w'umuyaga nkuba bashobora kuvanamwo imiryango canke amadirisha bakaja kubidandaza hanyuma bakabona amafaranga na bo bakoresha ibindi bintu bakeneye.

Kaminuza yitiriwe ibiyaga binini ijeel igizwe n'inyubako igerekeranije inshuro zine mu kuva mu igorofa imwe uja mu yindi uduhuga amaesikariye menshi cane bigatuma abanyeshuri bahiga bagenda na ubumuga bahagirira ibibazo.

Ikibaho co mu mashuri ya za kaminuza kiba ari gitoya, kuko bobo ntibagikoresha mu kwandikako ikintu icarico cose, bagikoresha canecane nko mu kwandika urutonde rw'ivyigwa n'abigisha bazobigisha , n'amasaha ivyo vyigwa bizobatwara.

Kaminuza yitirikiye ikiyaga tanganika ifise umuhora mwiza munini usakaye neza coridor bufise n'inkingi zibufashe abanyeshuri bashobora kwegamira mu gihe bariko bararuhuka cange ariko baganira hagati y'abo hasi hatsizi isima ikomeye bifise n'ikibuga gishobora guhagarikwa mu imodoka nyinshi.

Abanyeshure ga muri kaminuza mu gisata c'uguteka bari mu mwimenyerezo aho bariko biga kuvanga ibyamu ibyo biyita sara de fluis babikorana isuku ryinshi aho bambaye mu mutwe inkofero ku maboko naho bakambara ibyo bitamaga kugira ngo ntibanduze izo mfungugwa

Inzu y'amanama ya Kaminuza yitiriwe ikiyaga tanganyika nini cane ifise idari rimeze neza ririko amatara abonesha neza muriyo nzu harimwo intebe z'imido zitukura abazicayemwo bataruha, ikunze kwakira amanama cane cane ayahuza urwaruka rwo muri afrika y'ubuseruko.

Kaminuza y'Uburundi yigisha indimo no gutunganya imbuto agronomi iri Gitega i zege ifise inyubakwa zibiri zirabana ndende hagati yazo hari icapa kinini cane kiranga iyo kaminuza imbere yaco naho hari ikibuga ciza cane giteyemwo ivyatsi vyitwa jardin.

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'igenga y'umwizero wa afirika mu gisata co kumenyesha makuru mu mwaka wa nyuma. Batumiye umuyobozi wa radiyo 'isanganiro kugira ngo abasigurire ibijanyi nuwo mwuga aho ababwira neza y'uko ari umwuga usaba umwete n'ishaka ryinshi.

Ikirasi gifise ibikuta bisize irangi ryera rifise idari ryera rifise ikibaho cirabura hariko n'amarido y'ibara ry'ubururu harimwo umunyeshure yambaye ishati yera ariko arahigira hasi naho hateye amakaro.

Kaminuza yigamo abashaka kuba ba patiriri yi Ngozi ifise iforoma y'umuzingi. ikikujwe n'ibiti vyinshi vyiza cane birebire na bigufi haratekanye cane ntiwigera bumvugwamo babo iyo bari ku ishure canke bari mu buruhuko.

ikibanza cyiza cyane kirimwa mu mashini menshi hamwe n'ibikoresho bijanye nayo abantu bashakutsa bakiga ibijanye ni gukoresha mu mashini hamwe n'ikoranabuhanga umuntu ashatse ayishura ku kwezi cyangwa akishura ku isaha

karitsiye ba ruvine babamwo ni nziza cane, igizwe n'inyubako z'amagorofa bikagira ikibuga kimwe abantu bose bahaba baparikamo imodoka zabo kandi bigabanya akajagari canke uruja n'uruza rwinshi rw'imodoka kuko bose baziraza mu kibanza kimwe.

Kaminuza yitiriwe ibiyaga binini UGL ifise ikirase kibere mw'amanama kinini cane .Kirimo amatara aboneesha neza yitwa amatibe ariko nta ntebe zihari iyo hageze kubera mo inama uri munyeshuri yizanira intebe y'inyegamo yicarako.

Kaminuza nderabigisha ENS ifise inyubako zibiri imwe mu bwoko bwa etaje n'iyindi isanzwe hagati yazo hari ikibuga kinini abantu bahagendeye bashobora guhagarikamwo amodoka yabo ata kibazo na kimwe bagize.

Umupfasoni Korotiride nUmwigisha muri za kaminuza mu gisata ciga ivy'ubutunzi ekonomi .Ariko yigisha abanyeshuri b'umwaka wa kabiri muri kaminuza icirwa kijanye n'ingene bafata neza abakiriya mariketingi.

Abanyeshure bo muri kaminuza y'Uburundi, mu gisata c'ubuvuzi, bari mu nama n'abayobozi babo, aho bariko babashikiriza ibibazo bahura navyo mu gihe c'ukwimenyereza iyo bageze ku bitaro, bariko barahura n'indembe canke abandi bagwayi batandukanye.

Umushingantahe yitwa bienvenue afise ikirabo kizwi cyane gikundwa n'abantu benshi citwa kumuhuza abantu barakunda kuza kuyivunira akanyota iruhande yaho hari n'aho bakorera amanama ubuye bahateguye neza hariho abantu bagiye ko bakorera inama itegura ubugeni bw'abana babo.

Kaminuza y'ikiyaga Tanganyika igizwe n'inyubako nini cane igeretse incuro zitatu ifise ibirasi vyinshi cane n'abanyeshure benshi cane hanze yayo bahateye ibiti vyiza cane vyinshi bitanga akayaga karyoshe.

Abakozi batatu bo mu bushikiranganji b'ibikorwa vya reta baduze mu ntara ya muyinga aho bari kumwe n'aba engeniyeri mu vyukubaka amabarabara bari ko barapima aho zoca ibarabara rihuza ibihugu vyo muri afirika y'ubuseruku.

Abanyeshure muri kaminuza yigenga mu gisata c'ikoranabuhanga bariko biga ingene bashobora gukora mu mashini mudasobwa igihe zapfuye canke kuzishakira umuti wica imigera antivirusi.

Ikirase kinini kandi giteguye neza cane kipanze mw'intebe n'imeza umunyeshuri mwumwe yicarana kizokorerwamo n'abanyeshuri barangije umwaka w'icenda w'amashuri shingiro, igihe bazaba ariko bakora ikibazo ca reta.

Muri karitiye kigobe hari ikibuga c'umupira w'amaboko basketball abantu bahaba bateguye umupira ku bavyeyi n'abana babo kugira barabe abazi neza ungo umupira wa basketball none abavyeyi batsinzwe n'abana babo .

Abanyeshuri bo muri kaminuza y'uburundi bari mu nama n'abayobozi bavuye mu bushikiranganji bw'indero bariko babamenyesha ibibazo bafise mu gihe cane cane bahejeje amashure yabo ya kaminuza bariko barondera kwimenyereza akazi ico bita stage professionel.

Ishure rya kaminuza ryitiraw umumwizero wafrika rigizwe n'i gorofa igeretse incuro zibiri imbere yayo hateye amashurwa higa abanyeshuri benshi cane mbere bafise n'ibisi bafasha mu rugendo rwo kuja kw'ishure n'ukuvaya.

Ishure rya kaminuza y'abigenga ryubatsanteza cane hateye ivyatsi n'ibiti harimwo n'ivyo ibigazi bishara gutanga amavuta abantu bateka bakarya mu ndya simoni ni ryo yigako arikava muri bibiyoteka asubira mu kirasi hari n'amabara barasiza amasima hari ira twimigenderanire tudusakaje amabati ku buryo, naho imvura yorukiragwa umuntu atonyagirwa.

Abafundi, bariko barubaka inzu, bakoresheje, amatafari ahiye, n'ubudongo, bashira hagati y'itafari, n'irindi; imbere y'uko, baduza ibihome, babanza kwubaka, ico bita, umushinge, bakoresheje amabuye, hamwe n'isima.

Kaminuza y'abigenga yigisha ivyo uganga y'imwaro yubatse ahantu hari ibiti vyinshi hameze nk'ishamba n'ibirase vyayo ntibiboneka, kuko bikikujwe n'ibiti aharakabarabara kivu kajayo , ariko katafise imivo itwara amazi.

Ikirasi kirimwo mudasobwa be n'ibindi bikoresho bijanye navyo . Hamwe n'ibitabo byinshi bipanze ku maheta jer ibyo bifasha abantu baje kuronderaho ibitabo kubona aho bicara bagasoma neza ibitabo be no gukoresha mudasobwa igihe bikenewe.

Stephi na Hervé bari mu mwaka wa nyuma wa kaminuza mu gisata co kuvura ingwara ,none bamaze iminsi bari kubitaro Prince Régent Charles, aho bariko barimenyereza kuvura. Umwigisha wabo abakurikirana ariko arabereka inyifato babwiriza kugira imbere y'umurwayi.

Abanyeshuri muri kaminuza yu Burundi mu masaha yo mu ijoro guhera sa moya kugeza satatu baba bakoraniye mu nyubako ibikwamo imboneshakure baraba amakuru mu ndimi zitandukanye ayicongereza igifaransa hamwe n'ikirundi.

Heriyote na Sharuma n' abana biga mumwaka wa mbere mu mashure y'intango kwishure biga ko bambara umwambaro usa n'ubururu hejuru n'ibara ritukura hasi ariko bitari cane .Abatantine babo bavuye kubatora ku ishure kubwira bace babagaburira hama baryame baruhuke.

Ishure kaminuza ryubatse ahantu hateze mumazu atagerekeranije imbere yayo hateye ivyatsi vyinshi vyiza abanyeshure bashobora kwicaramwo igihe baruhutse bariko barasubiramwo ibibazo vyabo Canke bariko barakora ibikorwa vyo mumirwi.

Kaminuza yubatswe mu buryo bwa kijambere. Amazu agerekeranije kugira bashobore kwakira abanyeshuri benshi bashoboka imbere yayo hateye ibiti bimeze nk'ibigazi bishobora kubaha akayaga no gukingira ibidukikije.

Urupanga uwo kwa banyinani bwiza cane rugizwe n'ibiti birebirebwa ifise amashami menshi bibaha gatutu iyo hari izuba bikabaha n'akayaga iyo hashusha hakaba n'akabarabara gatoya gahanyuka kw'ibarabara rikuru karimwo ka burimbo, ariko wo kaburimbo irashaje, maze kwaturukamwo imigaga bokabarabarakabageza neza neza muhira iwabo.